Mvura dzemumakandwa adzizikunaka ngekutindodzina kuti dhinda yekuchaya irambe yeinetsa mundaraunda..Hiyezvinou pakatsiwa mipishi dzinobudise mvura dzakachena yekuti chero ukamwa auzwi kupanda kwemundani chero ukabikisa chero kusukisa zvese inonga yakachena mvura iyoyo.

Vantu vaineseka nemvura dzemuma kandwa dzavaibikisa nekusukisa hino minharaunda makatsiwa mipichizi dzinobudisa mvura yakachena kuti weke. Mvura iyoyo haina nhenda yainayo kana mamakonye anohamba-hamba, semvura dzemuma kandwa.

Vantu vanga vaneseka maningi ngemvura dzomumakandwa umo, dzinoshandiswe kubika kana kusukisa. Hino, muntaraunda makatsiwa mipisi, vantu vanoona mvura yakachena .Mvura iyoyo inoita kuti ntenda yekuchaya, isasaramba yeinesa.

Akhiti woye ndumurwa atidi kuti dzidhuvhe mumakandwa . Dzikadhuvhva imwomwo mumakandwa ndopadzinozoonana nentenda dziya dzinozi anabhilihaziya nekudhuvha mumakanda umwomwo dzimweni dzakona dzinodhuvha dzeitomwa mamvura awawo anozokonzera ntenda yekuchaya muntaraunda . Ndumurwa ngadzisaenda kundodhuvha bhuiranayi muntaraunda mwona umwomwo madhodha nendombi atidi kuona ndumurwa inoenda kundodhuvha mumakandwa.

Ntenda yekuchaya yanga yanesa ngenyaya yekuti vantu vaimwa mamvura emumakandwa eibikiswa nekusukisa zvinezvi unowu munharaunda mwaane mupisi mobuda mvura yakachena yekuti iyoyo chero ukamwa auzwi ntenda kuchaya nemakonye inenge isina mvura inobva mumupisi.

Madhokodheya arikuhamba mumakanyi mwedu umu eiyitibvunza kuti zviinyi zvamunosanga nazvo kana nhenda dzamurikuona veinyora pashi kuitire kuti vouya kechipiri vauye vane mitombo iyoyo tisingadusi mare chedu kundoronzera nhenda yatinozwa totopuwa mutombo.

Nyamasi uneyi vantu vaidakara pachibhedhlera vazwa zvabhuiwa ngebandhla rinoona ngexvekurapa vantu kuti mibhedha ichatutsirwa nemitombo yechingezi ichatutsirwawo. Kunyangwe nemovha dziya dzinotwara vantu vakuvara pachibhedhleya, dzichawanzwa.

Akiti woye ndenda yekuchaya irikunesa vantu vanodiwe kuti vashambe nyara vasati varya kana kurya kuite kuti ndenda iyi isaramba yeinesa hino muzvikora umo munofundwa mutoriwo nemugomo inongwarire mvura inoite kuti vantu vabva kutamba kana vabva kurya vageze nyara kuti ndenda iyi isaramba ueibate vantu.

Nyamushi unou munharaunda medu umu ndombi dzaikarakadzirwe kuti dzirumbe pazvibhedhlera. Ndumurwa dzondobairwe jekiseni riya rekuti dzisazokura dzakapetana marenje. Izvozvo tazvidakarira maningi ngekuti apana muntu waizwi ngaabvise mari yekutindumurwa yake ibairwe jekiseni.

Ngekuti vantu vanga vaneseka ngekumwa mvura dzemumakandwa nedzikusukisa ngubo. Mvura dzemumakandwa dzaimwiwa idzodzo ndidzo dzaiita kuti nhenda yekuchaya irambe yeinesa mumanharaunda. Hino kwakatsiwa mupisi, mupisi unobudisa mvura yakachena. Vantu vanotoenda pamvura iyoyo veitomwa. Mvura yemupisi inenge isina makonye ende inonase kusuka ngubo dzeichena kuti wekee.

Tinozvibonga izvozvo ngekuti madhokodheya anotouya pazvibhedhlera zvedu ototi daidza oti huyai tihloiwe kuti ngazi ya uchiti kuhamba zvakanaka ere kana nyinga dzakaita sana BP tinozonzi uyai muhloier musina mare.

Vantu vanga vaneseka ngekumwa mvura dzemumakandwa dzaiite kuti ntenda yekuchaya yainesa muntaraunda zvinezvi uneyi manemupisi mupisi idzodzo dzinounze mvura yakachena, ndumurwa dzinouyawo dzeichera mvura iyoyo dzeitondobikisa pamweni nekutondosukisa.

Vantu vaya vanoshanda muzvibhehlera vanotohanbawo mumakanyi medu umu pamweni pakhona vanoenda pachibhedhlera vodaidza madhodha nendombi dzine ndumurwa kuti ndumurwa dziuye dzihloyiwe kupisha kwemuviri pamweni pakhona dzotopuwawo mutombo wokurapa ndumurwa pasina mare yatirinkudusa izvozvo zvinoita kuti ntaraunda yedu igare ine vantu vanodakara ngekuti vakawanda vakhona avana mare yekuti ndumurwa idzi dzirapwe.

Vamweni vantu vanozwe kupanda kwakaite sendxondo havadi mitombo, vanodawo madhogodheya akafunda ngezvekupanda kwendxondo vopota veireketawo navo nyaya veivabhiira ngekuti vantu avavo avadi kugara vega, vanopedzisira vauraya mumwe muntu kana kuto zvisungirira.

Vantu vanozwe ndxondo vanoda kugarawo nemadhokodheya ayawo akafunda nezvendxondo veimboreketa nevantu avavo ngekuti isusu vantu vasina kufunda ngezvendxondo pamweni pakona totye kurekete navo ngekuti vanofure vantu nemapuwe mumapato umu.

Vantu vanozwe kupanda ke ndxondo dai hurumende yava wakirawo mhatso dzekuti vagare ikeyo kwaka ngwaririka ne vamweni vanozwa kupanda kwe ndxondo ngekuti vantu ava avana kunaka kuti vagare vari vega kana kugara ne vantu vamweni vakona vano fura vantu nge mapuwe mu mapato umu vamweni vakona vanozoto pesira vazvi uraya ngeku gara vega saka vanoda ku wakirwawo mbatso dzekuti va ngwarirwe vari ikeyo.

Vamweni vantu vane zvikupanda zvakaita senzxondo havadi mitombo, vanodawo madhokodheya akafundira ngezvekupanda kwenzxondo, veibhuyirana ipapa kuti vantu vasanyanye kufunga nokuti vangazviuraya kana kutouraya muntu varona ngekuti nzxondo dzakona dzinenge dzisingashandi.

Zvibhedhlera zvakanaka ngekuti zvinenge zvine mibhedha, yekuti vanozwawo nhenda dzakaita sekuchaya vanouyawo veidetsereka ipapo. Nevaya vanozwe, kungaite kupanda kwendxondo vanouyawo veipuwa mutombo vari ipapo, saka mhatso idzodzo dzakaita sezvibhedhlera tinoda kuti dzitutsirwe.

Vantu vakazwewo dzimweni nhenda ngavasangorambe veimwe magomboti varimumamuzi umu ngavarumbe muzvibhehlera ngekuti zvakati chakata, kuzvibhelhra ikweyo ndiko kwaunoona mitombo yechingezi inokudetsera kana waimbozwe chiyayo chekupanda kwemoyo, ukamwa dzimwe mitombo dzaunopiwe ikweyo achazwi kupanda kwemoyo, unenge wadetsereka pamweni unotopuwawo zvekurya zvinoite kuti nyama yako igare iripandau.

Madhodha ndombi ndumurwa varumbwana veshe vanosisa kuti vaende kuzvibhehlera kunyange vasina denda ravanozwa kundohloiwa kungaite kuhloiwa madziso kuhloiwa kutamba kwemoyo kuhloiwa nglondo kuti ugare weiziva kuti andina ndenda iri munyama inondinesa

Vantu vanosisa kuti vaende kuzvibhadhlera kunyangwe usingazwi hako nyama kupanda pamweni pakhona weindo hloiwa ngazi kuone kuti ichiri kurumba zvakanaka ere. Pamweni pakhona muntu unofane kuti agare eihloiwa jenda yakaita sana Bp ngekuti ika angira uri kumuzi unoto pedzisira watofa muntu.

Ngekuti zvibhehlera zvaazvirongomuna munharaunda mwedu vantu vasasandomwa magomboti vari mumamuzi. Dzimweni nhenda dzode kuti munhu ajahenda kuchibhehleya akasire kundohloyiwa ngekuti dzikanonokerwa muntu unofa, saka zvibhehlera izvi vantu huyai muhloyiwe ngokuti zvakati chakata ,zvitori nemichini yechingezi, pamweni pakona munohloyiwa musingadusi mare.

Ngekuti isusu tanga tisina zvibhedhlera muntaraunda medu, vantu vaitoita zvekutokwire movha kundoone dhokoteya weikweyeyo. Hino izvezvi zvazvirongomuna muntaraunda medu. Vantu vanotoenda nendumurwa dzavo, madhodha nendombi nesikukati zveindohloyiwa apapo pamweni pakona zvisingadusi mare.

Vantu vonisisa kuti varambe veinda kuzvibhedhlera veindo hloyiwa kungaite kuhamba kwengazi kana kupanda kwehloko ngekuti azvizi kunaka kuti munhu arambe aripamuzi eiti nyama yangu yakagwinya , pamweni pakona unotonzwa kana ndenda yekutamba kwemyoyo iwewe usingatoioni ngemadziso ska inenge Yoda michini yechingezi , muchini yakona inowanikwa kuzvibhedhlera kwatiri kuti antu endai mohloyiwa.

Zvibhedhleya zvikavakwa, izvozvo zvinoitawo mishini yechingezi iuye, kunyanya iya inoramba yeihloye anhu kuhamba kwengazi, tinoida, neiyani inothutsira futi ngazi, tinoida.

Zvibhedhlera zvakanaka ngekuti vabvavo kure veizwa nhenda dzakaita sekuchaya vanosvikavo vovatavo pamibhedha apapo veingwaririka veirapirwa vari pachibhedhlera ipapo. Pamweni pakona vanotopuvavo zvekurya ngekuti nhenda yekuchaya inode kuti muntu apuvevo zvokurya nyama yake irambe iri pandau.

Vantu vanosisa kuti vaende muzvibhehlera kwete kungomwa magomboti vari kumuzi ngavaende muzvibhehleya vandohlowiwa kungaite kupanda kwemadziso, kupanda kwehloko ngekuti dzimweni nhenda adzioneki ngemadziso dzinoda kuti uende kuchibhehlera kune mishini yechingezi inondokuhloya ikweyo.

Hino zvibhedhlera zvazvawanda kudai vantu chisisayi kuenda ikweyo kunyangwe usina hako chainozwa munyama enda kundombohloiwa ndi dhokoteya oona kuti mwoyo wako uchikutamba zvakanaka ere kana kuona kuti ngazi yako aisati yoda kututsirwa ere.

Ngekuti takawakirwa zvibhedhleya padhuze mundaraunda hino vantu ngavachisisa kuenda ikeyo veindohloiwawo kuone kuti ngazi ichakawanda ere munyama umu kana yoda kututsirwa yotutsirwa ngemukuwo, ngekuti pamweni pakhona munhu unogara apa ngazi yake yode kututsirwa zvinezvi hino angazononokerwa unozotosvika pakuzotofa munhuwo uwowo.

Zvibhehlera ngazvivakwe muntaraunda medu umo tinoda zvirongomuna, ngekuti zvibhehlera zvikatutsirwa nemitombo yechingezi inorambawo yeitutsirwa nemadhokodheya anobva kutaundi anohloye kupande kwendxondo anouya eizotihloya pazvibhedhera izvozvo.

Zvinodakadza kuona chibhedhlera chedu chatinorapirwa chemundaraunda kana ukatosvika umweni mundu eyirapwa unotogarawo pabhenji wakaemera kuti apedze kurapwawo wozoenda izvozvo zvinoite kuti vandu vanobve kure vauyewo veirapwa pachibhedhlera ipapo.

Vantu vakarwara ngavasangomwa magomboti ega ,amweni magomboti akona akawanzwa anozotokonzera dzimweni nhenda dzisingazotoonekwi ngemadziso hino vantu vanosise kuti vaende muzvibhehleya vandohloyiwa ngemichini yedu yechingezi michini iyoyo imweni inohloya kupanda kwenxlondo kana kupanda kwemoyo wotopuwazve mutombo wako wakadakara.

Hino zvibhedhlera zvazvatutsirwa kuita kudai zvava zvirongo muna vantu vanosisa kuti vaendeyo ne ndumurwa dzavo veyindo hloyiwawo kuti nyama dzakagara zvakanaka iri pakanaka here ndumurwa dzechinohloyiwa wo chipande panweni pacho dzei ndobayirwa wo majekiseni kuti dzisakura dzakapetana marenje.

Zvibhedhlera zvikawanda nemadhokodheya anorapa kupanda kwemadziso anowandawo kunyange nemovha dziya dzinotware vantu dzeiisa muzvibhedhleya zvimweni dzinenge dzatopoo pazvibhedhlera ipapo.

Zvinezviuneu kana weida kuita dhokoteya azvisanesi ngekuti muzvikora zvakona zvinofundisa zveudhokoteya mwaane mabhuku anbhuya zveudhokoteya zvega-zvega, izvozvo zvinoita kuti mundu akure eiziya zvaanode kuzoita kana kuti akure eiziya mushando wakona weudhokoteya kuti unenge wakaema zvakadini

Nyamashi unouyu ndasiya madhogodheya aripabanzi pachibhedhleya. Eidaidze antu madhodha nendombi kuti huyai mumbohloiwa kuone kuti ngazi ichakanaka ere, munyama umu pasina mutuso uri kuduswa.

Kureketa kudai vandu vafunda hama dzangu wee madhodha ne ndombi endai pachibhedhlera mundoona kuti pane madhokodheya anokona kushandisa michini yechingezi ekuhloya kenza pamweni pakona vanokona kudhibanisa mitombo yechingezi inozopuwe vantu muzvibhedhlera.

Zvibhedhlera ngazvirambe zveivakwa kumweni kumakanyi iyo ngazvirambe zveitutsirwa ngokuti mishini yavo yechingezi inohloya kupanda kwengondxo kana kupanda kwemoyo iwanzwewo muzvibhedhlera.

Zvibhedhlera ngazvirambe zveithutsirwa ,kuti vantu vadetsereke, nevanobvawo kure vauye ipapo ,vapuwe mitombo, vadzoke kumizi vakadakara. Zvibhedhlera izvi zvinoitawo kuti mitombo yechingezi ithutsirwewo, ngekuti zvibhedhlera zvinenge zvatiwandei muntaraunda.

Zvibhedhlera ngazvivakwe zvakawanda kunyanya mumakanyi mwedu umu tinoda zvirungomuna kuitira kuti vantu vanozwawo kupanda kwenxondo vauyewo veihloiwa, nesungukati dzozwe kupanda kwemadziso dziuyewo dzeihloiwa pachibhedhlera ipapo.

Zvibhedhlera zvakanaka ngekuti ukasvika apapo hapana nhenda yavasinga koni kurapa, hakunazve mitombo isiyo. Vanyambozwa nxdondo unotosvika votonyorerwa mutombo vako ipapo. Saka ngazvivanze zvibhedhlera mumakanyi kuti vanobvavo kure vasvike ipapo veibetserwa ngemukuvo.

Vantu varwara ngavasangomwa gomboti vari mumamuzi ngavaende kuzvibhedhlera vandohloiwa nemushini yechingezi vanonyorerwa mitombo kwayo inenge ine bizo rendenda izvozvo zvinoita kuti muntu akamwa mitombo yanopuwa kuzvibhedhlera ikweyo nyama yake inogara iri pandau.

Ngekuti zvoryiwa mazuwa ano zvechingezi izvi .zimweni zvakona zvinobara nhenda dzakaita sekuchaya. saka zvibhedhlera ngazvitutsirwe zvivakwe futi nembatso dzinongwarira vantu vaya vanenge vabatwa nenhenda dzekuchaya vari ipapo ngekuti umweni unenge eigara ega apa nhenda iyi inoda kuti muntu arapirwe eigara kuchibhedhlera, saka zvibhedhlera ngazvitutsirwe.

Zvibhehlera ngazviwanda ende zvibhehlera zvakaba anaka ngekuti chibhehlera chega chega ,chinenge chine chikwangwari chinenge chakatonyorwa nenenhenda dziri kunesa panguwa iyoyo vanhu vanongosvika pachikwangwari papo votaticha zvachakanyorwa votoenda kumuzi votonoita zvakanyorwa pachinkwangwari ichocho watodetserwa

Hino zvibhehleya zvikatowanzwa ,madhokodheya anobvawo mumathaundi anopota eiuyawo pazvibhehleya eihloya, kungaite kupanda kwemurenje ,kana kupanda kwedhoyo, teitopuwawo mitombo ngekuti zvibhehleya zvinonga zvawanda.

Ngekuti vantu vorwera ngezvekurya zvechingezi zvayo mukore unono. Zvibhedhlera ngazvititsirwa kunyange muntaraunda medu zvikatita zvirongomuna, vantu tinoziva kuti vanobetsereka. Ngekuti vamweni vantu vanogare kure vanodavo zvibhedhlera mudhuze. Ngekuti movhavo dziyani dzinotwara vantu vavhunike murenje kana vavhunike muoko. Dzinouyavo pazvibhedhlera ipapo ngekuti zvinenge zvawanda.

Mukaenda muzvibhedhlera mune mhatso dzimweni dzinongwarira mitombo yechingezi. Dzimweni dzakhona mhatso ndoomunenge mweidhibaniswe mitombo ngemovha dzinotware vanhu vavhunike murenje kana kuvhunike dhoyo dzinenge dzirimwowo muzvibhedhlera izvozvo. Izvozvo zvega zvinoite kuti nharaunda inge yeidetsereka.

Zvibhedhlera zvikatutsirwa nemuvha dziya dzinotwara vantu dzichiisa kune chimwe chibhehlera kana pachibhedhlera ipapo zvakorereka dzinotutsirwawo, nemitombo yechingezi inenge ichitutsirwa namadhokodheya anotutsirwawo namadhokodheya aya anogone kupanda wendondo anotutsirwa.

Zvi bhedhlera zvika tutsirwa muno ona kuti ne movha dziya dzino tware vantu dzei endesa kune chimwe chi bhedhlera kana pa chibhedhlera apapo zva korereka dzinga rambawo dzei tutsirwa ngema dhokodheya aya atino ona mu mataundi anokona ku dhibanisa mitombo anongo uyawo pa zvibhedhleya zvedu zvemu mabuya umu.

Vantu vanosise kugara veienda kuchibhedhleya kunyange vasingarwari weisvika ikeyo unitoenda panadhokodheya womubhuira kuti ndinokumbirawo kuhloyiwa kuone kuti ngazi yangu ichakanaka ere munyama pamweni pakona yeida kututsirwa otokubhiira yeida kututsirwa mukuwo uchiripo.

Vanthu ngavajahe veienda muzvibhedhlera ngekuti kakauya michini yechingezi inotohloya kuona kuti ndombi ine ndani mwana wakagara zvakanaka ere mundani imweni yakhona inotohloya vayana vane ntenda dzakaita saana kenza inotobhuya kuti ntenda iyi inoda mutombo wakadai kuti munthu aone kudetsereka pamweni pakhona asati atofa.

Zvibhedhlera ngazvirambe zveitutsirwa ngekuti vantu vorwara mukore inoyi ngezvekurya zvecgirungu izvi hino zvibhedhleya zvikatutsirwa nemovha dziya dzinotware vanhu vona muzvibhedhleya vavhunike murenje kana muoko dzinouyawo apapo.

Zvibhehleya zvikaramba zveitutsirwa ,nemadhokodheya aya akafundire kuhloya kutamba kwomoyo ,anenge ouya muzvibhehlera medu umwu eitidetsera ,nemitombo inenge yatutsirwawo muzvibhehlera.

Zvibhedhleya zvikatutsirwa ngemadhogodheya anobvavo kumataundi anouya ipapo eitotihoyavo tingati kupanda kwehloko kana kupanda kwendxondo. Hino vantu ngavachirumba pachibhedhlera ipapo veitohloiwavo nekuhamba kwengazi. Ngekuti kuhloiwa pachibhedhlera kuri kuzi hakubhadhariswi muntu mare.

Zvibhedhlera zvitori nembatso yakatovakirwa kutongwarira vantu vaya vanenge vabatwa ngendenda yekuchaya, mbatso idzodzo dzine mibhedha pamweni pakona vantu vanenge veizwa ndenda iyoyo varipachibhedhlera ipapo vanopuwawo zvekurya kuti nyama yavo igare iripandau ngokuti weichaya unozwe kupera simba saka unode mvura yakawanda nezvekuryabkuti nyama Yako igare iripandau.

Mukahamba muzvibhehlera zvikuru zviyani, munoona kuti kune movha dzinotwara vanthu ,vanenge vavhunika murenje kana kuvhunika muoko veienda kune chimweni chibhehleya ,nomabhazi amweni akhona anenge akatwara vanthu nemutendawo anenge ari mumovha idzodzo.

Zvibhedhlera ngazvitutsirwe mutombo yeshingezi itutsirwewo kunyangwe nemadhokodheya anouya eihloyw anouyawo ngezvibhedhleya zvinenge zvawanda mumakanyi umu madhodha nesungukati zveshe zvinouya apapo zveihlouwa ungati kuoanda kwendxondo kana kupanda kwedhoyo..

Zvibhedhlera zvazvati chakata kudai, vantu ngavajahe veinekeyo, veindohloiwa ngemichini yechingezi, kuone kuti ntenda dziya dzakaita seana khenza dzobata ndombi dzine ndani adzisati dzaakunesa ere .Kana dzonesa mishini yechingezi iyoyo, inotobhuya kuti muntu uyu ngaaapuwe mitombo yakadai, kuti nyama yake igare iri pandau.

Muntaraunda medu ngamuvakwe zvibhedhleya zvishanu kuitawo kuti vantu vakabva kunana yunivhesiti vakafundira vauye vashandewo ipapo ngokuti vakazara muntaraunda medu vakafundira zveudhokodheya asi ngekuti apana zvibhedhleya zvekuti vauye veishanda. Hino zvinezvi unowu zvikaita zvirongomuna vanokonawo kushanda pazvibhedhleya apapo veitotengawo zvekurya pamuzi.

Kune vanthu vaya vanozwa ndenda dzunenge dziri mumwoyo dzekukasira kuzarirwa ndenda idzodzo vanodziti ana asima vanotodao mitombo yavo vanthu ivavo vakasire kudeetserwa ngekuti vakanonokerwa vanozotowa kana kufenda pamweni pakona unopeisira atofa munthu saka mitombo yavo inoda kuti itutsirwewo vanthu ivavo kuti vaone kuende mberi nendaramo .

Nyamasi unou mundaraunda maikarakadzirwa vantu kuzi vaende kuzvibhehlera vandohloyiwa kuhamba kwengazi ngekuti kanyi ndenda dzohambe mungazi. Hino izvozvo zvayiite kuti madhonda nendombi zvihloyiwe pamweni pakona weibhuyirwe kuzi ngazi yako inode kuti itutsirwe munyama.

Nyamashi unoyi pachibhehlera muntu weshe wazi ngaauye ahloyiwe kuti ndenda iya yemarariya kana muntu anayo apuwe mutombo. Ngekuti inohloyiwa veishandise ngazi yako muntu. Ngazi yako ndooinokomba kuti unendenda here kana weide mutombo, wonyorerwa, kana ari maphirizi wondopuwa pachibhehlera pona ipapo.

Mukahamba muzvibhedhlera umu, kune madhokodheya anenge eishandise mishini yechingezi, inenge ichihloya kurumba kengazi munyama. Imweni yakhona yeihloya kutamba komwoyo ,kana ngazi inotutsirwa , imweni yakhona inokhombidze izvozvo.

Nyamashi unowo ndadarika pachibhehlera pakadzara madhodha nendombi zveihloiwe kupanda kwemadziso ngemadhokodheya abve kutaundi kuhloiwa ukoko audusi mare muntu chako kubhuya nhenda inokunesa vohloya ngemichini yavo yechingezi.

Madhodha nentombi azvichadi kuti muntu agare asingaziyi kuti ngazi yake yakadini munyama. Madhokodheya nyamushi unowu ati rumbai pachibhehleya mundohloyiwa kuhamba kunoita ngazi yenyu. Pamweni pakona kana ine ntenda mobhuyurwa ntenda iyoyo kana mweida kutitsirwa mobhuyiwa pachinemukuwo.

Nyamashi unowu madhokodheya Ari kuti ndombi nevarumbwana jaha unouya kuzvibhedhlera timuhloye kungaita kuhamba kwengazi pamweni pakona totohloya kuti ngazi inoda kututsirwa here.

Madhodha nendombi zvinosisa kutizviende pachibhehleya kundohloyiwa kungaite kupanda kwemadziso kana kupanda kwenxlondo kana kupanda kwehloko ngekuti panadhokodheya aripo saka unototi ndombi dzese ngadziuye dzihloyiwe apapo asati adzoka kuchibhehleya chake chekutaundi.

Hama dzangu weee Madhodha nendombi rumbai pachibhedhle dhokodheya wati vantu veshe ngavauye tivahloye kungaite kuhamba kwengazi kana kupanda kwengondo ngavauye tivahloye apana mare inodiwapo.

Vantu vanosise kuti varambe veienda kuchibhehlera veindohloyiwa nhenda iya yakaite seana Bp ngekuti nhenda idzozdo dzinode kuti vanhu varambe veihloyiwa ngekuti ikazobate munhu arikumuzi iye akapedzisira kuhloyiwe kudhaya unotofa pamweni pakona saka vanhu ngavajahe veienda kuzvibhehleya kohloyiwa nhende idzodzo.

Zvibhedhlera zvatoakirwe mbatso dzimweni dzino ngwaririrwe michini yechingezi. Mumbatso idzodzo ndiko kunoende antu anonge echide kuhloiwa zvakaite kupanda kwemwoyo kana kutamba kwemwoyo pamweni pakhona mumbatso idzodzo ndimwo munonga mwei dhibanisirwe mitombo yetinozopuwa muzvibhedhlera.

Muzvibhehlera umu munemhatso dzakatovakirwa kungwarira mitombo yechingezi kana michini yechingezi inonhloya iyaani ,mumbatso idzodzo mumweni mwakona ndimwo munodhibaniswirwa mitombo saka tinoti ngadzitutsirwewo muno muzvibhehlera zvemumakanyi vantu vaonewo kudetserwa ngemitombo dzinogadzirwe umomo.

Mukahamba muzvibhedhlera umu kutori nembatso dzakavakwa, dzimwe dzakona ndokunoende vantu veida kuhloyiwa zvakaite sendani. Kunenge kune mishini inohloya kuti muntu uyu une ndani here kana kuti haana. Ikeyo kunoite kuti muntu andohloyiwa kuti ngazi yake iyi inoda kututsirwa here.

Mukahamba muzvibhedhlera kunyanya zvemumataundi zvitori nembatso dzimweni dzakavakirwa kuti dzingwarire michini yechingezi. Mumbatso macho ndomunoenda vantu vaya vanenge veida kuhloiwa kungati kupanda kwengondxo kana kutamba kwemwoyo dzimweni mbatso ndodzino dhibanisa mitombo yatinozopuwa muzvibhedhlera.

Mukahamba muzvibhedhlera umu mune dzimweni mhatso dzakavakwa dzinongwarira michini yechingezi. Mumweni mumhatso imwomwo ndinona munenge meidhibaniswa mitombo ngemadhogodheya. Mitombo iyani inozotirapavo kana yauya muzvibhedhlera inengayadhibanisirwa mumbatso idzodzo.

Mukahamba meienda muzvibhodhlera umwo mune mbatso dzavakirwa kungwarira michini yechingezi inenge yeihloya. Pamweni pakona mbatso idzodzo ndodzinogwarora mitombo yeshe yengazi yevantu inenge yatorwa , imomo mumbatso idzodzo munenge makakonywa zviro zveshe zvinenge zvirimwo zvakangwaririka.

Zvi bhehlera zvitori ne mhatsowo dzakavakirwa ku ngwarira mishini ye chingezi iyani yekuti uka svika uno hloyiwa kupanda kwe ndxondo pamweni pakona ino hloya kutanda kwe mwoyo mumweni makona ndimwo munenge mei dhibaniswa mutombo.

Muzvibhedhlera umu, mutori nemphatso dzakavakirwa kungwarira mishini yechingezi. Imweni yakhona ndimwona mumphatso idzodzo dzinodhibanisirwa mutombo, dzimweni mhatso idzodzo dzinenge dzichingwarirwa ngazi inenga yatorwa muantu.

Muzvibhedhlera kunyanya zvemumataundi mutori nembatso dzakavakirwa kungwarira mishini yechingezi, dzimweni mbatso idzodzo ndimoda munoenda madhokodheya eidhibanisa mutombo vamweni vantu vanoda kuhloiwa vanoenda mumbatso idzodzo.

Mukahamba muzvibhedhera umu, mune mbatso dzakavakirwa dzinongwarira mishini yeChiNgezi. Ikeyo ndokunoende muntu anenge eida kuhloyiwa kutamba kemwoyo, Kunenge kutoriwo nemishini inotohloye kuone kuti kuti makodo emuntu uyu akavhunika. Anode kuti adzoserwe pandau

Mukahamba muzvibhedhlera umu, kunyanya zvemumataundi, kune muchini yechingezi, imweni yakona ndiyo inozobhuye kuti ngazi yatorwa mumuntu uyu yakawanda zvakadini kana masvika kuzvibhedhlera zvemumataundi.

Muzvibhedlera makatovakirwao mbatso dzinongwarira mitombo yechingezi ngekuti imweni mitombo ayidi panopisha kana panotondora, dzimweni mbatso dzinongwarira mishini yechingezi inohloye kungaite kutamba kwemwoyo kana kupanda kengondo.

Mukahamba muzvibhehlera umu mune mbatso dzimweni dzakavakwa dzinongwarira michini yechingezi inohloye vantu vaya vanozwe kupanda kwendxondo. Dzimweni mbatso dzakavakirwe ndimo munenge meidhibaniswa mitombo yechingezi inozotirapa iya kana yasvika muzvibhehlera.

Zvibhedhlera zvikuru zviyane zvinowanikwa mumathawundi zvitori nembatso inongwarira michini yechingezi, inoshandiswe kuhloya kutamba kwemwoyo kana kupanda kwengxondo. Imweni michini yechingezi, ndimona munozongwarirwe mitombo ngekuti mitombo ayidi panopisha, inodawo panotondorera, kuti iwane kuramba eyishanda kana muntu azomwa zviyane.

Muzvibhedhleya umwu kune mhatso dzinongwarire michini yechingezi. Mumhatso idzodzo ndomunoenda vantu vanenge veida kuhloiwa kungaite kuhamba kwengazi munyama. Ende mumhatso idzodzo munenge muine ndomunodhibanisirwa mitombo yatinozomwa kana yauya muzvibhedhlera.

Muzvibhedhleya mune mbatso dzakavakwa dzinongwarira michini yechingezi mbatso idzodzo ndomunoende vantu vaya vanoda kuhloyiwa ndxondo vanotondohloyiwa vari imwomwo vantu vaya vanenge veide kuhloyiwa kuonekwe kuti mapapu avo achakanaka ere vanondohloyiwa mumbatso idzodzo dzinenge dzine michini yechingezi.

Muzvibhedhlera umu mune mphatso dzinenge dzeingwarira mabhodhleya aya anenge ane ngazi yevanthu mabhodhleya awawo anoda kuti agare panokonywa ngekuti munthu akavhunike murenje kana kuvhunike mukumbo unoda kuuya eipuwa ngazi iyoyo inonga iri mumabhodhlera.

Vana mutape vamuntaraunda medu vanobonga veiona mbatso dzinongwarirwe mishini yechingezi inohloya kupanda kwendxondo irimowo muntaraunda medu saka izvozvo zvinodakadza nekuzvibonga nekuti vantu veshe vouya veihloyiwa apapo pamweni pakhona vasingadusi mare.

Ndombi dzinosisa kuti dzirumbe nendumurwa pachibhedhlera yamusi ngekuti madhokoteya ekutaundi auya eibaire ndumurwa majikiseni kuti dzisazokura takapetana marenje. Saka muntu ane ndumurwa ngaajahe eienda kuchibhedhleya mukuwo uchiripo.

Nyamashi uneyi ndadarika ndeiona pachibhedhlera pakazara ndombi dzine ndumurwa dzadzo. Ndumurwa nyamusi dzaibairwe majikiseni aya ekuti dzisazokura dzakapetana marenje. Dzapedza kubairwa kudaro dzaipuwawo zvekurya zvinoita kuti nyama yadzo igare iri pandau. Izvozvo ndazvidakarira ngokuti hapana mari yaiduswa.

Nyamashi unowu pachibhedhlera paitozi vantu ngavauye nendumurwa dzawo dzeidontedzerwa pamweni pakhona dzeitobhuirwe kuzi ndumurwa ikasvitsa makore marongomuna uyai nayo tiibaire jekiseni ngekuti kwane ntenda dzonesa ndumurwa dzinenge dzine makore iwawo..

Nyamashi unowu vanhu vaihamba veidaidzira vanoshanda muzvibhedhlera kuti ntombi nendumurwa ngazviuye pachibhedhlera tizvihloye ngekuti kane ntenta dzinonesa ntombi dzine ndani. Saka ntenta dzoda kuti dzikasire kupuwa mushonga yakhona yechingezi pachiri nemukuwo saka vantu vaitosise kuti varumbeyo kuzvibhedhlera ikeyo vandodetserwa madhokodheya aya asati aenda kuthaundi.

Madhogodheya nyamushi unowu anga akazara pachibhedhleya eidaidze madhodha ngendombi kuti zviuye zvihloyiwe. Pamweni pakona zveirondedzera zvinonese munyama kungaite kutamba kwemwoyo kana kupanda kwe kuti zvione kupuwe mutombo pachine mukuwo.

Muzvibhedhlera mune michini yechingezi imweni yakona ndoinenge yeitwara mutombo yeiendesa pamutenda ngekuti inenge ine mavhiri izvozvo zvinotorerusirawo ,madhokodheya mumu shando ngokuti mushando unoda kuitwa nevantu wakuitwa nemuchina wechingezi ende muchina wechingezi unokasika kuita mushando muntu echirapiwa nemukuwo.

Zvibhedhlera zvemumataundi zvitori nemishini yechingezi. Imweni yakona inohambisa moto kana peihloiwa muntu kupanda kwendxondo kana kupanda kwehloko. Imweni yakona inohambisa mwoto kana peitaturwa ndombi ndani yekubara

Dzimweni nhenda dzinooneka munyama yemuntu dzakaita saana kenza dzinodawo michini yechingezi iri muzvibhedhlera ngekuti dhokodheya ega haangazvioni ngemadziso ake. Zvakaita sekutamba kwemwoyo, kunotodewo michini inohloye kutamba kwemwoyo ikwokwo.

Madhokodheya akafunda ngezvekurapa vanthu atirambi, asi pakuona nhenda panenge potoda mishini yechingezi inonasa kuhloya kwemene yapedza yotobhuya nhenda, weitopedza ipapo yotobhuya nemitombo yakhona inodiwa.

Mukahamba muzvibhedhleya zvemumataundi mune imweni mishini yechingezi inongwarira mitombo ngekuti imweni mitomboyo inopuwa vatenda aidi panopisha kana panonyanya maningi kutontora, saka mishini yechingezi iri muzvibhedhleya umu imweni yakhona inongwarire mitombo isingadi maningi kunyanya kupishwa kuti inge yakangwaririka.

Eya dhokodheya wakafunda ngekurape vantu asi dzimweni ntenda achichadi madziso adhokodheya ngekuti unogone unotonyepa muntu oti nhenda iyi ngeye mukhuhlani apa muntu uri kuziye mumweyo saka muzvibhedhleya imwomwo mutori nemichini yechingezi inotohloya kunyanya kutamba kwemwoyo pamweni pakhona inotohloya kuhamba kwengazi munyama.

Dzimweni ndenda mukaenda muzvibhedhlera umu adzihloyeki ngemadziso dzakaita sekutamba kwemoyo kunotoda muchini yechingezi iriyo inohloya kutamba kwemoyo ukoko yopedza yobhuya futi mutombo wekuti mwoyo wemunthu ugare weitamba zvakanaka.

"Eya," dhokodheya wakafunda ngezvekurape ntenda! Asi pakuhluya apa apachadi madziso adhokodheya ngekuti unonyepa ngokuti dhokodheya ungoriwo muntuwo wakaita seni. Panotoda mishini yechingezi irimo muzvi bhedhlera umo inoita zvekutamba ngemwoyo, pamweni pakona yotobhuye kutoti kutamba ngemwoyo uku akuchazi kunaka, unode mutombo wakadai muntu awane kuende mberi nendaramo yake.

Eya dhokodheya wakafunda ngezvekurapa vantu asi pakuringira nhenda apachadi madziso adhokodheya, pakudawo mushini yechingezi inohloya nhenda yooedza yobhuya mutombo unodiwe kuti muntu amwe.

Mukahamba muzvibhedhlera umo mune michini yechingezi inohloya kungaite kutamba kwemwoyo kupanda kwehloko. Michini iyoyo inoita kuti basa rirerukire kumadhokodheya. Ngekuti dzimweni nhenda hadzidi madzoso adhokodheya kuhloya dzotode muchini yechingezi.

Muzvibhehlera umu, vanhu vakavhunike muoko vakatoenda kutori nezviro zvakatanga mabhandichi zvichingezi zvinodetsera muoko iwowo wavhunika kuti urambe weitoshanda. Pamweni pakhona unenge weitobatawo asi usingabati zvinorema zvacho asi munhu unenge eitodetsereka ngekuti auzohambi wakati ngwere-ngwere.

Muzvibhedleya umu, mune zvimweni zvimabhodleya zvinogare ngazi inenge yatorwe muvanhu ,mabhodleya iwawo anogare ngazi anogara makakonyiwa kuitira kuti vavhunika murenje vaya kana kuvhunike vanoda kututsirwa ngazi, vatutsirowo ngazi.

Mukahamba muzvibhedhlera umu kana maofisi anenge ari muzvibhedhlera munogara madhokodheya mune mushini shingezi irimo imweni yakhona inenge yeifuridza kuti muite mututu wakanaka wekutoti muntu akagara unenge eitonhorerwa ngemututu unenge weifuridzwa ngemushina yechingezi yona iyoyo .

Dzimweni ntenda hadzidi madziso adhokodheya kuhloya, panenge potoda mishini yechingezi inohloya zvingaite kupanda kwemadziso, kupanda kwemoyo kana kuone kuti ngazi yomuntu inoda kututsirwa here.

Muzvi bhedhlera kunyanya zvemuma taunti zvine mishini ye chingezi imweni yakona inoite mishando kana ndombi yeide ku tatura ndani kuti ibare imweni yakona ndiyo inozo sona ndani ye ndombi yabva kubara.

Dzimweni ntenda dsinoonekwe mungazi adzioneki ngemaziso emuntu ngokuti muntu unonyepa. Hino muzvibhedhleya mwakazouya muchini yechingezi inohloya kutamba kwemwoyo kupanda kwendxondo pamweni pakhona yeitobhuye mutombo unodiwa pakupanda kwendxondo.

Imweni michini yechingezi iri muzvibhedhlera umu. Tinoona mishando yakona kana ndombo yode kubara. Imweni inotatura ndani yendombi, imweni yeizosona futi ndani yendombi kana yapedze kubara. Izvozvo zvinote kuti mishando irerukevo kumadhogodheya.

Zvibhedhlera zvemumataundi zvinemichini yechingezi imweni ingaite zvigero kana naiti. Zvinosona ndombi inenge yeide kubara, zvimweni zvigero zvinotatira ndani yendombi kana yeide kubiswe mwana mundani. Izvozvo zvinote kuti ndombi ibere yakasununguka.

Zvibhedhlera zvatonemichini yechingezi yekuti ndombi ikazvika iine ndani chavo kunotora michini yechingezi iyoyo voningirisa pandani yendombi ,michini yechingezi iyoyo inenge yeitohloye kuona kuti mwana wakagara zvakanaka ere mundani yendombi iyoyo.

Vantu vanozva ndenda dziya dzakaita sanabhiphi, vanosisa kuti vaende muzvibhedhleya ngokuti kuneshinawo yechingezi yakawuya inotohloya kuhamba kongazi yona yoyo. Pamweni pakhona unotobuya mushiniwo kuti ngazi yode kuthusirwa munyama yomuntu.

Ngekuti nhenda dziya dzakaita seana kenza adzidi madziso emuntu, dzinotoda mishini yechigezi inohloya, yapedza kuhloya kudaro yobhuya nemutombo unodiwa kuti umwiwe kuti nhenda isaramba yeinesa munyama.

Kudhaya munhu waiti akarutsa wotozwi unozwe nhenda iyani yokupanda kwehloko ,iye asingatozwi kupanda kwenhloko hinozvi ineyi kutori nemishini yechingezi iri muzvibhehleya umu ,ukatorutse munhu ukatohloyiwa ngouwo chotombuye kuti kurutse uku inyaya yendani muntu unode kubara uyu izvozvo zviote kuti anhu asanyanye kunyeperana ngekuningira nhenda dzimweni ngemadziso ,ngekuti dzimweni adziringirwi ngemadziso dzinode mishini inotange yahloya.

Mukahamba meienda kuzvibhehlera zve muthawundi kune muchini yeshingizhi inoshandiswa nemadhokodheya inenge yeifonera movha iya inotwara vantu vavhunika murenje kuti iwuye pachibhehleya iwane kutware muntu aende kunechimweni chibhehlera

Mukahamba muzvibhedhlera umu kunyanya zvemumataundi kune mishini wechingezi unodetsera kuti mutombo uhambe mungazi mako umu kana ngazi ichida kututsirwa imweni yakhona inenge iri kubhuya kuti ngazi yemuntu uyu iri kurumba zvakadini munyama.

Muzvibhedhlera umu mune imweni mishini yokuti ikatoiswa pamuoko apa inotozwa kuhamba kunoite ngazi yako pamweni pakona yeitohjuya kuti ngazi yemuntu uyu inode kuti itutsirwe.

Mungahamba muzvibhedhlera umwu kunyanya zvemuma thaundi, kune mishini yechingezi iriyo, imweni yakhona inobetsera vaya vanenge vavhunike marenje vasingachakoni kuhamba, vanobatserwa kuhamba ngemishini iyoyo yechingezi.

Muzvibhedhleya mutori nemabhandichi echingezi anodetsera vaya vavhunike muoko kana muoko unenge wanika, mabhandichi iwawo anoite kuti muoko wemuntu usahambe wakati ngwere ngwere saka anenge akaudetsera kuusimudzira mudenga muoko uwowo.

Chingezi chati chakata nemuzvibhedhleya umu, ukaenda muzvibhedhleya kunyanya zvemumataundi kune imweni michini yechingezi yekuti inongokomba pahuma pako yotobhuya kuti muntu uyu mwiri wake uri kupisha unode mutombo wakadai kuti ugare wakanaka nenyama igarewo iri pandau.

Muka svika mu zvibhedhlera umu mune imweni mishini ye chingezi inenge ine mavhiri ino detsera sungukatsi dziya dzinenge dzavhunika marenje kana dzozwe kupanda kwe mushana wo kuti dzihambe dzega dzisina ku batirwana nge vantu.

Dzimweni ntenta dzinogara munyama dzinotoda michini yechingezi inodzihloya ngekuti mishini iyi yapedza kuhloya kudaro inobva yabhuya futi mutombo unodiwa kuti muntu uyu nyama yake igare iri pandau.

Mukahamba muzvibhedhlera umu kunyanya zvibhedhlera zvedu zvemumakanyi ndomwakadzara mushini yechingezi imweni yakhona yakaita inga zvihlayo inoite kuti kana waizwe kupanda kwemusana ukagara apapo mushana auchapandi.

Zvibhedhlera zvitori neimweni michini yechingezi. Imweni yakhona ndiyona inenge yeiite kuti ndombi yeide kubara itaturwe ndani. Imweni yakhona ndiyo inozoite kuti ndombi yapedze kubara ichisonwe ndani.

Ngekuti chingezi chawanda nemuzvibhedhleya umu chinenge cheiwandawo izvezvi ukasvika kana weida kuhloyiwa kutamba kwemwoyo kana kuhloyiwe dziso unotoonawo pamuchini wechingezi ipapo kuti dziso rangu iri rinenge rine maronda kana kutamba kwemwoyo uku kunoda mutombo wakadai, izvozvo zvinoita kuti vantu vatodetsereka nevaya vanozwawo kupanda kwendxondo vanouyawo dzeihloyiwawo kupanda kwadzo ngemichini iyoyo.

Zvimweni zvimuchini zvechingezi zviri muchibhedhleya umwu zvinotozwa kuone kuti mwoyo wemuntu nyu urikutotamba ngekuti dhokodheya eya wakafunda asi kuzwe kutamba kwemwoyo wemuntu kunode michini yechingezi.

Imweni mishini yechingezi ,iri muzvibhedhlera umu, ndoinohambiswa kana ndombi yeide kutaturwe ndani kuti ibare, kana kuti ndombi yeide kuzi ichihloiwa kuti mwana wakagara zvakanaka ere. Mishini iyona yechingezi iyi ndiyo inohambise mwoto uwowo kuti mishando uende mberi.

Ngekuti dzimweni ndenda adzidi madziso adhokodheya kuhloya dzinotoda michini yechingezi inotohloya kutamba mwemwoyo pamweni pakona kupanda kwendxondo yapedza yokombazve mitombo unodiwa kuti ndendayo isarambe yeinesa muntu ahloiwa uwowo .

Dzimweni ntenda dzakaita saana Kenza dziya adzihloyiwi ngemadziso emunthu ngekuti munthu unotonyepa hino muzvibhedhlera mune mishini yechingezi inotohloya kutamba kwemwoyo kana kuhloya Kenza yopedza yobhuya futi mutombo unodiwa kuti umwiwe.

Ngekuti dzimweni ntenda adzionekwi ngemadziso adhokodheya ,kunyangwe akafundira kurapa vantu ntenda idzodzo. Dzinotoda mishini yechingezi inohloya, kungaite kuhamba kengazi, kana kona kupanda kendxondo dzemuntu.

Mishini yechingezi iyi yakaita kunga zvigero kana naiti tinoone mushando yakona kana ntombi yode kubara. Ndani ndiyo inosona ndani yentombi kana yapedze kubara, zvigero ndozvinotatura mwana eibudiswa mundani yentombi. Saka mishina iyoyo ngairambe yeitutsirwa kunyange muzvibhehlera zvedu zvemumakanyi tinoidawo.

Zvibhehlera zvemumataundi zvitori nemishini yechingezi imweni yakona inoisirwe zvekurya zvemutenda chotohamba ngekuti inonge inemavhiri mishini yakona yechingezi izvozvo zvoite kuti mushando urereruke kunyanaya kumadhokodheya umweni mushando waide kuitwa ngemadhokodheya wakuitwe ngemichini yechingezi saka chingezi ichocho tochidawo mumakanyi metinogara umwu.

Imweni mushini yechingezi iri kuzvibhedhlera umu inotokomba kuti ngazi yemuntu uyu iri kurumba zvakadini ngazi yemuntu uyu Yoda kututsirwa imweni yakona inohambisa mwoto mune imweni mushini inenge yeishandiswa kuti atore ndani yendombi.

Ngekuti zvechingezi zvawanda muzvibhehleya umu ende zvirikuramba zveitutsirwa takutoonawo mishini yechingezi kunyanya muzvibhehelya zvemumataundi kutori nemishini yechingezi imweni yakona inohambise mwoto kana ndombi irikude kutaturwe ndani, imweni yakaona inonga yeitokomba kuti ngazi yemuntu uyu yode kutustirwa.

Ngekuti chingezi chaamowo muzvibhehlera umu, tinotoone mushini yechingezi inorerusira mushando madhokodheya ngekuti imweni yakona inotohloya ntenda dzinohamba mungazi imweni yakona ndoinodetsera kuti ngazi ihambe munyama mwemuntu.

Mitombo yechingezi iyi tinobaida muzvibhedhlera tinoramba teiti ngaitutsirwe ngekuti yakanyorwa bizo renhenda yakona izvozvo zvinoita muntu asamwe mutombo unorapa nwondo iyena achizwa kupanda kwedhoyo

Mitombo yechingezi ingaite inomwiwa kana kutsengwa yakabanaka ndinoti ngaitutsirwe muzvibhedhlera ngekuti imweni yakhona iya inorape kukosora, ndumurwa ikatomwa inenge yatorapwa ipapo ipapo nyama yayo yotodzoka pandau yototamba nedzimwe ndumurwa nyama yakasununguka.

Mitombo yechingezi iyi imweni yakhona inotomwiwa yakaita semaphirizi .Ukatomwa weizwa chiyaiyo chako ,watopedza kumwa ,kudaro auchatozwi chiyaiyo chiya ,inokasira kurapa mitombo yechingezi .Saka muzvibhedhlera mitombo iyi tinoida .Ngaitutsirwe vantu vauye veirapika ngemukuo .

Zvinezvi unei kune nhunga muntu asangoti akarwara ongomwa magomboti ngarumne kuzvibhehleya andopiwa mapilizi echiyungu ariyo awawo kukayopedza kumamwa unotonzwa kupanda kwehlonko kuyanyama yotogwinya watodzoka pandau kana kurikuenda kumushando wotondoshanda wakadakara.

Mitombo yechingezi iyi ndinoramba ndechiti ngaitutsirwe muzvibhedhlera ngekuti tinoona mushando wakhona mundaramo yevantu. Imweni yakhona ukapedza kutomwa, weizwe chiyaiyo auchatochizwi inokasire kurapa mitombo yechingezi.

Ngekuti mitombo yechingezi iyi inenge inebixo renhends yakona pamweni pamweni pakona onotodhirowa nhenda yakona izvi zvoita kuti weinzwa kupanda kwedhoyo aungamei mitombo yekupanda kwehloko

Mitombo yechingezi inomwiwa iyi imweni yakhona inorape nhenda dzakaite saana fuluu dziya dzinenge dzine ndumurwa tinotoona kuti ndumurwa dziri kutodetsereka ngekuti mitombo iyoyo aivavi ngekuti ngeye ndumurwa.

Mitombo yechingezi ngekuti inenge ine bizo renhenda yakona izvozvo zvinoita kuti madhodha nendombi asingakoni kutaticha zvawonawo bizo rakanyorwa pamutombo iwowo azvizopi vantu mutombo unorapa murenje iye achinzwa kupanda kwendxondo

Mitombo yechingezi iyi imweni yakoma hayisi yekungotsenga kana kumwiwa, ino. tozodzerwa pachironda ipapo parikurwadza weyi topesdza kuzodzera apapo pasina mukuwo unotizwa chatioera chironda ngekuti mitombo yechingezi inokasira kushanda munyama memuntu.

Chakanyanya kunakire mitombo yechingezi iyi, inenge yakanyorwa bizo rentenda yakona izvozvo zvinoita kuti muntu akabata mutombo wechingezi unotaticha bizo rentenda iyoyo otoziya kuti ntenda yangu iyi aidi mutombo uyu ngekuti mutombo uyu ngondumurwa.

Chandonyanya maningi kuti mitombo yechingezi iyi yakanaka ngechekuti panenge pane Bizo renhenda yakona pamweni pakona panoto nyorwa mufodho wemuntu anenge anenhenda yakona izvozvo zvinoite kuti vasingakoni kutaticha vaya vaona kuti pamutombo uyu pane fodho yendumurwa wotoziye kuti mutombo uyu hausiwangu ngewe ndumurwa ngokuti imweni mitombo ikamwiwa ngeanhu akuru unozwe mundani mwopanda.

Imweni mitombo yechingezi yakaitanga mvura inomwiwa. Inenge yakatonyorwa bizo yendhenda yakhona, ngekuti mitombo yakaitanga mvura yechingezi iyi, imweni yakagadzirirwa madhodha nentombi kwete ndumurwa.

Ngekuti ndenda yakaita sekukosora yanga yanesa muntharaunda ndumurwa dzaiti dzika kosora dzozwe kupanda kwepa diti hino mitombo yechingezi iriyo ukandomwa zvinezvi unei auchazwi kupanda kwepa diti kana kukosora auchakosori.

Mitombo yechingezi iyi imweni yakhona. inotengeswa muzvibhedhlera kana mimbatso dzinotengeswa mitombo haingorapi ndenda basi imweni yakona kana ukatora ukatozora kumeso kana waiva nemapundu ganda rako rekumeso rotonasirwa ganda remuntu rinoita kuti njurwi ngemutombo yona yechingezi.

Mitombo yechingezi inenge yakanyorwa bizo, rentenda yakhona. Imweni inenge ine bizo riyani, rentenda yekukosora, kuti ndumurwa ikamwa iwona mutombo wechingezi uyu, aichakosori.

Mitombo yechingezi inobata mishando mukati mendaramo yevantu akiti woye vantu vanosisawo kuti vaendewo muzvibhedhlera veindotenga mitombo yechingezi irimo ngekuti inokasira kudetsera Ukatomwa kana kutsenga unonzwa chiyaiyo munyama amusisina nyama Yako yotodzokawo pandau.

Mitombo yechingezi ngaitutsirwe muzvibhedhlera umu. Ngekuti inonga yakanyorwa bizo renhenda yakona inode kurapwa. Imweni yakona inenge yakatonyorwa kuzi iyi inomwiva kana kutsenga izvozvo zvinoita kuti muntu azomwavo mutombo unorape ndumurwa iyena ari musharuka.

Mitombo yechingezi yatichakata muzvibhedhlera umo, ukatonzva ndenda yako, woswika wobuyira dhokodheya otokupa mitombi yechingezi, ngekuti imweni yakhona ukamwa kana kutsenga hawuchatozvi chiyayiyo, nyama yotodzokere pandawo.

Chendinonyanya maningi kubonga hurumende yakatutsire mitombo yeChiNgezi muzvibhedhleya ngechekuti mitombo iyi yeChiNgezi imweni inomwiwa inenga yakanyorwa bizo rendenda yakona inorapwa. Izvozvo zvinoite kuti madhodha nendombi zvisamwa mutombo unorape ndumurwa ngokuti umweni wakona ukaumwa unozotopedzisira wozwe kupanda kwemundani.

Mitombo yedu yechingezi iyi ngekuti inenge inebizo redhenda rakona izvozvo zvinoite kuti vandu vasatora mutombo wekupanda kengqondo ivona veyizwe kupanda kwomurenje.

Mitombo yechingezi, iri muzvibhedhlera umu, imweni yakhona yakanyorwa mabizo entenda, kuita kuti vantu vasamwa ntenda yekurape nqxondo iyena eyizwe murenje. Saka izvozvo zvino betserawo masungukati nemadhodha asingakoni kutaticha.

Ngekuti mitombo yechingezi inonge ine bizo rentenda. Pamweni pakona ino dhurova nhenda yakona, izvo zvinota kuti muntu asamwa mutombo vekupanda kwedhoyo iyena eizwa kupanda kwendxondo.

Imweni mitombo yechingezi aimwiki kuite mvura yakaite mapilizi unototora wotomwa woitopedze kumwa kudaro chiyaiyo chiya auchachizwi nyama yako inonga yapetuka pandau.

Vantu vanosisa kuti vaonawo mare ngavatenge mitombo yechingezi kwete kungoita mushando wekumwa magomboti , pamweni pacho ukaamwa magomboti anokonzera nhenda . Asi mitombo yechingezi iyi ingatengwawo ngeanhu eimwa inokasirawo kudetsera muntu ngekuti inonga yakanyorwa bizo renhenda yakona nevantu vakona vanorapwe nemutomitombo iyoyo, inenge yakanyorwa nemakore akona pabhohlera rakona rinotengeserwa mitombo.

Ndinozwe kude kubonga hurumende yakatutsire mitombo yedu yechingezi iyi ngekuti pazvibhedhlera pedu panga pakazara yekumwa neyekutsenga hino zvinezvi unou paane yemadziso inongodondedzerwa mudziso dziso riya rotorapika kana ranga rine tsanga tsanga iya yotopera dziso riya rotoona.

Mitombo yechingezi imweni yakhona aitsengwi inoite zvekutomwiwa. Kana waizwe mundani munotorapika ngekuti inokasire kushanda ukatomwa mitombo yechingezi saka ndinoti nemumabuya mwedumwo ngaitutsirwe ngekuti ine mushando mukuru muntaramo mwevantu.

Kuti chakata yaita mitombo yechingezi muzvibhedhleya umu, imweni yakhona ukatsenga kana kumwa weingopedza kudaro, chiyayiyo auchachizwi nyama yako inenge yapetuka pandau.

Mitombo ye chingezi yaka naka chayaka nyanya kunakira ngechekuti inenge ine bizo re dhenda yakona inoda kurapwa izvozvo zvinozo ita muntu asozomwe mitombo uno rape dhoyo iye eizwa kupanda kwe ndxoko.

Madhodha zvowanza kumwa njanguya mumakanyi imomo. Hino podiwe mitombo yeChiNgezi inoite kuti madhodha akazomwa haazoori mapapu. Saka muzvibhedhleya mitombo yeChiNgezi yona iyoyo inoite kuti mapapu asaora ngaitutsirwe.

Ngekuti mutombo yechingezi yati chakata muzvibhedhlera umu zvinezvi unowu anozwa ntenda yekupanda kwemusana kutori nemapirizi mu tu unosvika opuwe mapirizi iwawo akatomwa ntenda yemusana aichatonesi aichatonesi nyama yake inogara yaapandau muntu.

Ngekuti imweni mitombo yechingezi aindomwiwi zvega imweni inototsengwatsengwa yotorape mundani kana weizwe mundani, imweni yakhona inotorape kana zvironda kana waite maronda pahuro watotsengatsenga mutombowo wechingezi wotorapika ende mitombo yechingezi inokasire kushanda kuti muntu nyama yake igare iri pandau.

Mitombo yechingezi iri muzvibhedhlera umu imweni yakona ukatotora ukamwa weingopedza kumwa kudaro kana kutsenga chiyaiyo chainesa chiri murenje chinenge chatopera wotodzoka kumushando kwako muntu wakadakara.

Mitombo yechingezi imweni haimwivi kana kutsengwa inotoiswe mumadziso imwomwo mari kupanda. Veitopedza kuisa kudaro unotozwe madziso aya asingacharwadzi. Kana dziso rangarine tsanga unotoona tsanga iya yatobva dziso rosara reitoona.

Mukahamba muzvibhedhlera umu kwatone mitombo yechingezi inobetsera vaya vanonga varumwa ngembwa. Ngekuti muntu apedza kurumwa ngembwa akakorera kupuva mutombo vovo munotoona otozwa ndxondo. Kutofure vantu ngemapuve mumapato umu ngekurwadza kwendxondo.

Vanhu vanozwa nhenda yakaita samadziso vanosise kuti vaende kuzvibhedhlera vandoona mitombo yechingezi inorape kupanda kwemadzisokwo. Sungukadzi ngadziende ngekuti ndidzona dzine nhenda iyoyo kunyanya nyanya munharaunda.

Mitombo yechingezi yati chakata muzvibhedhlera umwo mitombo yechingezi inenge yakanyorwa bizo rentenda yakona kuitire kuti vantu vasazomwa mutombo wemurenje iyena eizwa kupanda kwehloko.

Mitombo yedu yechingezi iyi inenge yakanyorwa bizo rendenda yakona pamweni pamweni pakona inodhirowewa zve bizo rendenda izvozvo zvinoita kuti usamwa mutombo wekupanda kwendxondo iwewe weizwe kupanda kwemirenje.

Ngekuti mitombo yechibgezi inenge inebizo rentenda, izvozvo zvinoite kuti muntu asazomwapo wekurape murenje iyena eyizwa kupanda kwendxondo.

Mitombo yechingezi inenge yakanyorwa bizo rententa yakhona hino muntu aazomwi mutombo unorapa mundani iyena izwa kupanda kwendxondo kana kupanda kwemurenje.

Mitombo yechingezi iyi yakabanaka ende ndinoti ngaitutsirwe muzvibhedhlera ngekuti inenge yakanyorwa bizo rendenda yakona inorapwa izvozvo zvoite kuti muntu asazomwa mutombo inorapa murenje iyena eizwa kupanda kwendxondo.

Ngekuti mutombo yechingezi inenge yakanyorwa bizo rentenda yakhona inenge yeinesa mu muntu izvozvo zvinoite kuti muntu asazomwa mutombo inorapa kupanda kwendxondo iyena eizwe kupanda kwemurenje.

Mitombo yechingezi ngairambe yeitutsirwa muzvibhehlera umo ngekuti unodetsera imweni yakona inokasire kurapa ukatongomwa wotonzwa chiyayiyo padhoyo watopedza kumwa kana kutsenga mutombo uwowo wechingezi auchatonzwi chiyayiyo padhoyo riyani.

Mitombo yechingezi imweni yakhona yakaita inge mapilizi inodiwa kuti irambe yeiwanzwa ngekuti vamweni vantu vanozwa ntenda dzakaita saana HIV vanoda kuti vagare veimwa mapirizi awo ngemukuwo.

Mitombo yechingezi imweni yakona aimwiwi inoita zvekutsengwa ukatotsenga tsenga mitombi uwowo weitopedza kumedza unotozwe ndenta yawaizwa kana chiyaiyo munyama , achichatozwiki watopona nekuti mutombo iyi inokasira kushanga kana munhu atsenga tsenga

Ntenda iyani yekukosora inonyanya kubata maningi ndumurwa muntaraunda yainga yanesa hino pachibhedhlera pedu pakauya mitombo yechingezi inorape ntenda iyoyo ndumurwa kungopuwa mutombo uwowo dzotomwa dzotorapika.

Mitombo yechingezi yakaitange maphirizi imweni yacho yakatonyorwa kuzi aipuwi ndumurwa inopiwe madhodha nendombi izvozvo zvakanaka ngekuti imweni yakona ukapa ndumurwa inopeisora yakutozwa kupanda kwehloko yotokonzera imweni ndenda saka mitombo iyoyo tinoda ngekuti yakatonyorwa mabizo rendenda dzakona.

Mitombo yechingezi ikatutsirwa muzvibhedhleya sungukati dzinodetsereka dzingaite dziya dzinozwe kupanda kwemarenje kana kupanda kwemazino ngokuti imweni mitombo yechingezi inoshanda kusuka mazino kwemene mazino anoti weke kuchena.

mitombo yechingezi iyi inenge yakanyorwa bizo rentenda yakona inode kurapwa. Ngekuti vamweni vantu inomwa mitombo inorapa ndxondo ivona veizwa kupanda kwedhoyo. Izvozvo zvinoite kutoti muntu atobatwa ngeimweni ntenda ngekuti unonga amwa mutombo usirivo. Saka tinototi muzvibhedhlera umu ngaivanze mitombo yechingezi iyi yakatonyorwavo nemabizo entenda yakona.

Mitombo yechingezi yakanaka ngekuti inenge ine bizo renhenda rakhona. Imweni inenge yakatodhiroiwa ndumurwa wotoona kuti mutombo uyu ngewendumurwa ausi wemuntu mukuru. Izvozvo zvakanaka ngekuti imweni mitombo yendumurwa ukaimwa uri dhodha kana ndombi unopedzisira wotozwa kupanda kwehloko kana kurwadza kwemundani.

Imweni mitombo yechingezi yakaite kunge mapirizi iya inoda kuyi irambe iri muzvibhedhlera nekuti kune vantu vanonzwa ndenda dziya dzakaita saana echaivhi dzode kiti vantu varambe veimwa mapiritsi iwayo mundaramo yavo saka ngaarambe eitutsirwa vangu avavo vamaonewo ngomukuwo.

Nhenda yekukosora yanga yanesa. Sungapati dzaiti dzokosora dzoswe paditi kupanda. Izvozvo zvakatoita kuti muwande mitombo yechingezi inorape kukusora ikoko .Nendumurwa dzinenge dzeidetserekawo dzinokosora.

Madhokodheya akafundira ngezvekurape ndxondo ngaarambewo eienda mumbatso dzinongwarirwa vantu vaya vanozwe ndxondo, Ngekuti vamweni vantu ivava havadi mitombo. Vanodo kupotawo veireketwa navo kuti vasununguke, vasanyanya maningi kufunga, ngekuti vamweni vantu vanotopedzisira vatozviuraya ngekufungisisa maningi.

Dai hurumende yautsirawo mbatso dzinogare vantu vaya vanenge veizwe kupanda kwendxondo ngevamweni vavo ikeyo, mbatso idzodzo ngadzitutsirwe ngekuti vantu ava vanode kuti vagare vakangwaririka pamweni pakhona vakaregerwa vanotouraya vantu mumapato umu kana kutozviuraya vona Saka hurumende ngaitutsire mbatso idzodzo vagarewo pakangwaririka.

Vantu vanozwe kupanda kwengenxlondo vanodawo kuti vavakirwe mhatso dzavanogara nevamwe vanozwawo kupanda kwenxlondo kudaro ngekuti vantu ava avadi kuti vagare varivega vanototivo vagarewo nevantu pamweni pakona vanotofure vanhu nemapuwe mumapato umwo kana kuzviuraya ari ega saka madhokodheya ngaendewo kumhatso idzodzo eindobhuyawo nyaya nevantu vanozwe kupanda kwenxlondo ngekuti madhokodheya anenge akazvifundira zvenxlondo.

Ngekuti vantu vafunda, mukaenda muzvibhehleya umu, katoone vantu vanokone kuhloye kupanda kwemadziso, veishandisa mishini yechingezi. Vamweni vakhona vanotokona kudhibanisa mitombo, yechingezi, yatinozomwa kana yauya muzvibhehleya umu.

Kureketa kudai vantu vafunda hama dzangu we mukaenda kuzvibhedhlera kune vantu vanokona kuhloya ndenda dziya dzakaita semwoyo kupanda kwemapapu veishandisa michini yechingezi vamweni vakona vanokona kudhubanisa mitombo inozotirapa iya yasvika muzvibhedhlera.

Mukahamba muzvibhedhlera umu kunyanya zvedu zvemumakanyi izvi, mutori nevantu vakafundira kudhibanisa mitombo, vanenge veidzidhibanisa veihloya futi kuti mutombo uyu unoita ere kunhenda yakaita sekupanda kwemwoyo.

Mukahamba muzvibhedhlera umo pheya zvemumataundi, kutori nevantu vakafundira kuhloya nhenda dzinogare munyama veishandisa mushini yechingezi. Vamweni vantu vanotogadzire mitombo nokutoyi dhibanisa mumbatso dzona idzodzo dzinowanikwe muzvibhedhlera.

Madhokodheya bari vantu vakafunda zvomene ngekuti nyamashi unowu vantu vaizi uyai nendumurwa dzemu dzihlowiwe zviro zvinovonekwe munzeve ngekuti kwakazi kune nhenda yakunesa inowanikwe munzeve saka ndombi dzaiuya nendumurwa dzadzona dzeihlowiwa apapo madhokodheya awawo ngaauyewo nemuzvibhehlera zvedu zvemumakanyi.

Mukore uneyi hazvichadi muntu anongorarama inga nyoka. Muntu unofanika kufundirawo mishando ingate yemanyara, ingate yekutsetsa. Hino mukahamba muzvibhedhlera umu mune vantu vakafunde kubaya mishini yeChiNgezi yavanoti makombiyuta, yeihloyiwa vamweni vakona, vatenda. Umweni wakona unokona kutodhibanisa mitombo, eishandise mishini yechingezi iriyo.

Muzvi bhehlera umu mune vandu vakafunda vamweni vakona vanoto hloya mundu veishandise muchini yechi ngezi kuone kuti mwoyo wemundu uri kutamba zvakadini vamweni vakona vanoto kone ku dhibanisa mitombo vandu ivavo vanenge veito bhadharwa pachi bhehlera ipapo vamweni vacho vanoto fambe ne movha.

Vamweni vantu vakafundira nezvekurape vantu vakaita semadhokodheya, vanotoindawo muzvibhedhleya veidetsera vantu. Vamweni vakona vanenge veide kufundirawo zveudhokodheya, vanenga veitoningira dhokodheya wona iwowo eitobhuya kuti ndiri kubaira mutombo mujikiseni kana kubaira jekiseni muto, munobaira makadai. Kana meida kupe muntu mutombo anozwa ndenda yekupanda kehloko, munomupa makadai. Vamweni vakona vakatoningira vanoda kufundire izvozvo.

Vanhu mukore uno vanosise kuti vafunde uonewo pekubata kwete kungogara kunga nyoka muntu hino iyezvino ukatohambe muzvibhehleya umwu mutori nemajaha varumbweni vanokone kutohloye kupanda kwemadziso veishandise michini yechingezi munhuwo unotobhadharwa pachibhehleya apapo otobhadharirawo ana ake kuzvikora otengawo zvekurya pamuzi.

Vaya vanokabe bhora vanotohambawo nemadhokodheya avo ekuti kana akazowa kana kuti ozwe dhoyo, madhokodheya awawo ndiwo anoise mitombo yeChiNgezi, imweni yakona inoitwe zvekuiswapo pakuwara pakona. Imweni yakona vanoita wekutosungire mabhandichi kuti mukumbo wowo wakuvara usaramba weirwadza.

Akhiti voye kufunda kwakanaka ngekuti mukaenda muzvibhedhlera kana mumhatso dzinotengeserwe mutombo vantu vasati vaziye muzvibhedhleya. Kutorine vantu vakatofunda zvekutoziye kuti mutombo uyu unorape zvakadai chakomuntu unosvika votoronzera nhenda yaunozwa. Iyena unotoziya mutombovo vachakupavo ngekuti unenga akazvifundira kuzvikora. Hino akatoshanda muzvibhedhlera unotovanavo mare yekutenga zvekurya pamuzi pake.

Hama dzanguwe kufunda kwakanaka ngekuti zuro inei pachibhehlera pandakaenda ndakaona vantu vakafundire kuhloya ndenda dzakaita sanakenza veishandisa mishini yechingezi . Vamweni vantu vanotokona kutodhibanisa mitombo veishandisa futi mitombo yechingezi iyoyo, saka vantu ngavafunde vakonewo zviro izvozvo kuti vodzokawo mundaraunda dziwane kudetsereka.

Ngokuti mukore uneyi hazvichadi kuti muntu ararame nga nyoka, tsvagawo zvaunokona zvingaite zvekushandisa manyara. Zvinezvi une iyi muzvibhedhleya, mutori nevantu vakafunda kubeura mishina yeChiNgezi inohloya vantu, veiinasira. Vopedza voipetusazve, muntu uwowo unotopuwa mare eyibhadharira vana vake kuzvikora.

Ngekuti vantu vafunda vakabve kumayunivhesiti kuya. Mukapinde muzvibhehelera umu kana mumbatso dzinongwarirwe mutombo munenge mune muntu wokuti ukamubhuira ndenda yaunozwa unotokubhuira futi nemutombo wakona unoenderana nendenda yako. Izvozvo zvinoite kuti vantuvo vasikakoni kutaticha vaya vadetsereke.

Mukasvika pachibhedhlera chega chega chiri munharaunda medumo unoona madhokodheya anokona kushandisa michini yechingezi kuhloya kungaita kupanda mbatso kana kupanda kwengonzo vamweni vakona kuhloya kutamba kwemoyo.

Nyamashi unouyu ndadarikira pachibhedhleya ndeiona dhogodheya eifundisa vamwenivo madhogodheya. Kuti muntu unobairwa sei jekiseni kana afenda. Kana kuti muntu unobaira sei jekiseni kana ava nentenda iya yakaita sebhipii. Saka vantu voye varikufunda muzvibhedhlera umu.

Kumbatso dziyani dzongwarirwa mutombo vantu vasati vaenda kuzvibhedhlera akungotengeswi mitombo basi kumweni kwakona kunotengeswa zvekurya zvechirungu zvinopuwa ndumurwa zvekuti irye ikatorya zvona izvozvo nyama yayo inogara iripandau ndumurwa inokura zvakanaka kukura yakagwinya.

Mphatso dzinongwarirwa mitombo ngadzirambe dzeitutsirwa ngekuti tine vantu vanobva kure vanoda kuwanawo mitombo yavo padhuze, saka ngadzitutsirwewo dzeivakirwa mudhuze nemumamuzi ngekuti vamweni vantu zvakaita sesu tinogara kure nezvibhedhlera saka tinoda mphatso idzodzo padhuze nesu.

Mbatso dzinongwarirwa mitombo ngadzirambe dzeitutsirwa ngekuti mitombo inenge yakangwaririka ipapo ende mbatso idzodzo dzikaramba dzeitutsirwa tinoona kuti mitombo yechingezi iya inorapa ndxondo nekurapa madhoyo inenge yakuwanikwawo padhuze.

Mbatso dzinongwarirwe mutombo, ngadzirambe dzeithutsirwa kunyanya mumabuya medu umu, ngekuti imweni mitombo aidi panopisha kana panonyanya maningi kutontora. Saka anambuya utano ndiwo vaigara nemitombo iyoyo. Ike zvinezvi unowu yadzara mumphatso dzinongwarire mutombo ngekuti ikeyo inonge yakakonyerwa iri pakangwaririka.

Ngekuti mbatso dzinongwarirwa mitombo vanhu vasati vaenda muzvibhedhleya dzati chakata. Izvozvo zvoite kuti vabve kure ,zvakaite kaMunepasi kana Mahenye vauyewo veidetserwa apapo veiona mutombo wavanenge veida, pamweni pakhona veida kubairwa majikiseni vanobairwa.

Mbatso dzinongwarirwa mitombo vanthu vasati vaenda muzvibhedhlera ngadziakirwe mudhuze nemumamuzi kuitira kuti vanobvawo kure vauye kumbatso idzodzo veiona mitombo yavanoda iripo pamweni pakona veibairwa majekiseni.

Ndonzwa kuda kubhonga hurumende yakatutsira mbatso dzinongwarirwa mitombo vanhu vasati vaenda kuzvibhehlera, ngekuti kare ana mbuya utano ndivo vaihamba nemitombo iyoyo. Hino zvino mitombo iyi inoda kuti ingwarirwe panotonhora pasinganyanyi kupisa zvokuti munhu akabve kure unosvika mutombo uwowo uchiri kushanda.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo ngadzurambe dzeitutsirwa. Tinobonga hurumende iri kuramba yeidzitutsira muntharaunda medu ngekuti mbatso idzi dzikatutsirwa nemitombowo inenge yeitutsirwa. Nevaya vanoda kubayirwa akaita majekiseni vanouya veibairwawo ipapo.

Mbatso dzinongwarirwa mitombo wandu wasati waenda muzvibhedhlera ngadzitutsirwe dziite murongomuna munharaunda medu ngekuti mbatso idzodzo tinoona kuti mitombo yeshe yatinoda irimwo, ingaite yekupanda kwemurenje, kana kurwadza kwemundani, inenge iriyo, izvozvo zvinoita kuti wandu wapuwe mutombo unoenderane nenhenda yawo mukuwo uchiripo.

Mbatso dzinongwarirwa mitombo vantu vasati vaenda muzvibhehlera ngadzitutsirwe ngekuti vantu vanobvawo kure vanoda kuonawo mitombo yavo ngemukuwo. Izvozvo tInotozvida muntaraunda mwedu kuti dzitutsirwe ngekuti mitombo mumbatso idzodzo inenge yakangwaririka ende mitombo yechingezi inenge irimwo.

Mbatso dzinongwarira mitombo ngadzivakirwe mudhuze nemumamuzi, kuitiro kuti sungokati dziya dzisingadi kuhamba kuende kure, dzosvika makumbo opanda, dziwanewo mutombo dziri ngapadhuze, Ende ipapo tinoziya kuti mitombo yeshe inenge iripo ingaite yechiNgezi inenge yeiwanikwawo mumbatso idzodzo.

Mbatso dzinongwarirwa mwitombo vantu vasati vaenda kuzvibhehlera dai dzikaitawo rongomona mumabuya medumo ngekuti mbatso idzodzo dzikatusirwa nemitombo yechingezi inotutsirwa izvi zvinoite kuti vanogarawo kure vasvike pambatso idzodzo veionawo mitombo yavoda iripo .

Mbatso dzinongwarirwa mitombo vantu vasati vaenda muzvibhedhlera ngadzivakirwe mudhuze nemumamuzi kuitira vaya vanogare kure, vawanewo kusvika pazvibhedhlera ngemukuwo. Veipuwawo mutombo, vopuwa, mutombo vechobairwa jikiseni vobairwawo jikiseni.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo vantu vasati vaenda muzvibhedhlera, ngadziite rongomuna muntaraunda medu umo kuitirawo vaya vanode kubairwa majikiseni vabairwe vari pona ipapo. Nemitombowo yechingezi inoramba yeitutsirwawo kana mbatso idzodzo dziri pachibhedhlera.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo dziyani dzakabanaka ngekuti kudhaya mitombo yaigara nanambuya utano. Imweni mitombo haidi kugara pamuzi pomuntu. Inoda kugara mumbatso dzinongwarirwa mitombo, ngekuti ikeyo inenge yakangwaririka. Inenge yakakonyerwa. Imweni mitombo haidi panopisha kana panonyanya maningi kutondora, saka mumbatso idzodzo, mitombo yedu inenge iri pakangwaririka pekuti muntu akangosvika , unokwanisa kuwana mutombo iwowowo ngomukuwo.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo ngadzirambe dzeyitutsirwa ngekuti ipeyo tiri kuona mitombo yeshe yatinozwa kuda tinoiwana iriyo nevanobvawo kure vanouyawo ipapo pazvimbatso idzodzo veito bayirwawo majikiseni.

Mbatso nganongwarirwa mutombo ngadzivakirwewo mudhuze nemumamuzi kuitire sungukati dziya dzinozwe kupanda kwemarenje kana dzahamba mumango wakareba. Izvozvo zvinoite kuti dzirapikewo ngemukuwo kana mbatso idzodzo dziri padhuze. Nemajekiseni dzinenge dzeibairwawo ipapo.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo vantu vasati vaenda muchibhedhlera, dzikavakirwa mudhuze nemumamuzi zvinoitawo kuti vanobve kure kwanaZamuchiya ino, vanouya ipapo veibairwawo majikiseni ngemukuwo pamweni pakona veitopuwawo mutambo yavabva veida kutenga pachibhedhleya pona apapo.

Mhatso dzinongwarirwa mutombo ngadziakirwe mudhuze neantu ngekuti isusu tinogara kure nezvibhedhlera hino dzikavakirwa mudhuze nevanobva kure vanouya veidetserwa ipapo kana vati vanoda kubairwe majikiseni vanouya vachibairwawo ipapo.

Nyangwewo mumabuya mwedu umo, mutori nembatso dzinongwarirwa mutombo, mbatso idzodzo dzoite kuti mitombo inge yakangwaririka ngokuti dzinokonyiwa, zvasiyana nekare ngokuti mitombo yaigara naana mbuya utano pamweni pakona vaitobirwa ngokuti vanenge vasina pamuzi pakangwaririka hino mitombo iyi mumbatso idzodzo inenge yakangwaririka ngokuti inogara yakakonyerwa.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo dai dzokaramba dzeitutsirwawo ngekuti tinotoona kuti mitombo yeshe imweni yataitama muzvibhehlera takutoyiona mumbatso idzodzo. Mitombo inorape madhoyo irimwo, inorape ndxondo iripo neinorape madziso inenge irimwo mumbatso dzona idzodzo.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo, vantu vasati vayinda muzvibhedhleya, ngadzirambe dzeyitutsirwa ngokuti mutombo wechingezi irambe eyitutsirwa. Ende mbatso dzodzo, toda kuti dzibayirwe vantu majekiseni vanenge vabva kure vaya, veyida kubayirwa, vawone kudetserwka vasapetuka kumuzi vakadaro.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo, ngadzivakirwe mudhuze nemamuzi, ngekuti mundarawunda medumo, zvibhedhlera zvirikure. Saka mbatso dzinongwarirwe mutombo ngadzivakirwewo mudhuze, kuti ndombi isongokati yabuda, ikasire kundowona mutombo ngemukuwo.

Mhatso dzinongwarirwa mutombo ngadziite rongomuna pachibhendlera pedu apo, ngekuti imweni mitombo tinoona muzvibhendlera zvemutaundi. Hino muntu orwara, vamweni vantu nhenda dzavo adzidi kunonokerwa. Zvoda kuti mitombo yechingezi irambe iri padhuze. Hino zvibhendlera zvona izvozvo zvinenge zvine mhatso dzinotengeserwa mitombo ngadzitotutsirwa kuti vantu vabetsereke mukuwo uchiripo

Mbatso dzino ngwarirwa mutombo vantu vasati vaenda kuzvibhedhlera gazvitutsirwe ngekuti mutombowo wechingezi inoramba yeitutsirwa mbatso dzoidzodzo dzinoita kuti vantu futi vanoda kubayirwe majekiseni vabaorwe pachine mukuwo.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo vantu vasati vaenda kuzvibhedhleyangadziitewo rongomuna muntaraunda med umwu ngokuti tirikudetsereka. Tinoonawo mitombo yeshe ingaite yekupanda kwedhoyo, kupanda kwendxondo, kupanda kwehloko. Mitombo yeshe iriyo iyoyo, izvozvo zvinodakadza.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo vantu vasati vaenda muzvibhedhlera ngadzingwarirwe mumadhuze nemumakanyi. Kuitira kuti sungo kati dziya dzisingahambi kuenda kuretu dzivanevo kubetsereka ngemukuvo. Pamweni pakona dzeibairwavo majekiseni ipapo ngekuti makumbo adzo anopanda kuenda kuzvibhedhlera zvirikure.

Bhatso dzinongwarirwe mutombo vantu vasati vaenda muzvigwehleya ngatitusirwe kunyanya mumabhuya medu umu tinoda dziite rongomuna nekuti muntu abva kure unofanire kukuhlika aipihwe mutombo wake otobetsereka ngemukowo pamweni pakona aida kubaira jekiseni atobairwa ipapo.

Ana mutape vese vanozwa kubonga hurumende yaka tusira mhatso dzino ngwarirwa mutombo vantu vasati vaenda mu zvibhedhleya ngekuti mu mbatso idzodzo tinoto ona kuti mutombo wese uno wanikwa urimo ungaite kupanda kwe hloko kana kupanda ke dhoyo unenge urimo.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo ngadziite muromgo muna mundaraunda mwedu mumo kuitire vaya vanobva kure vaya vanogara kure vauye yeidetsereka kunyangwe veida kubairwawo majekiseni vanomabairwawo ipapo ngokuti vantu ava vanenge vabva kure hatidi kuti vadzokere kuma muszi vakadaro.

Mbatso dzinongwarirwa mutombo vantu vasati vaenda muzvibhehleya dzinoda kuti dzirambe dzeitutsirwa ngekuti mitombo yechingezi inorambawo yeitutsirwa ende mitombo mumhatso idzodzo inenge yakangwaririka ngekuti inogara yeikonywa.

Mphtso dziya dzinongwarirwa mutombo kumweni kwakona ukatosvika vanenge vatoriwo nemovha dzinotwarawo vantu kana vavhunika murenje pambatso idzodzo. Ende mitombo yeshe inenge iripo ingaite yechingezi inotobatsira kunyangwe kurapa ndxondo inenge iripo kumbatso idzodzo. Saka ndinoti ngadzitutsirwe ngekuti ndoodzinotingwaririra futi mutombo.

Madhokodheya kana vanoshanda muzvibhedhlera umwo vanohambawo kungaite sekuzvikora kana mumakanyi veitibhiira kuti ntenda yekuchaya inoda mutombo wakadai, pamweni pakhona vototi hloya tisinga dusi mare.

Madhokodheya ari muzvibhedhleya umo, anotonyore angaite maphepha, ohamba eiphaka vantu mumantharaunda umu. Chedu vantu kutaticha nekuita zvakanyorwa pabepha iro.

Vanthu vanoshanda muzvibhedhleya vanouyawo mumakanyi mwedu veitironzera maererano nendenda inenge yanesa pamweni pakona votibhiire mitombo unodiwe kuti ndenda iyoyo isarambe yeinesa vanthu ivavo vanotidetsera tisina mare yaodusa.

Vaya vanoshanda muchibhohleya zvakanaka ngekuti vanohambawo vechibhiirawo vantu mumakanyi medu kuti vantu vasati varya kana kurya ngavashambe nyara ngekuti ndenda yekuchaya yonetsa.

Vanoshanda muzvibhedhleya umo vanotonyora angaite maphepha vohambe veinamira mumumbiti dziri mumakanyi umo .Chedu vantu kuenda konotaticha nekuita zvinenge zvakanyorwa pabepha iroro kuti ntenda dzisaramba dzeinesa mumakanyi umo.

Nyamashi unowu pachibhedhlera madhokodheya aitoti Vantu huyai timuhloye ndenda iya yemalariya inokonzereswa nekurumwa ngendunga kuona kuti aimo here mungazi umo kana irimo tomupa mitombo musina mare yamuri kudusa.

Vanoshanda muzvibhedhlera umo vanouyavo mumantaraunda mwedumu vane mapepa anenge akanyorwa nhenda inenge yeinesa panguva iyoyo, bepa iroro rinonga rakato nyorwa nezvinoitwa kuti nhenda isanesa. Izvozvo tozvida muntaraunda medu ngokuti tinenge teitobetsereka tisina mari yatadusa. Chedu kuita zvatinonga taona zvakanyorwa pabepa iroro.

Vanoshanda mu zvibhedhlera vanouyawo muma kanyi mwedumwo kusina zvi bhedhlera voti unganidza pasi pe mu mbuti isusu chedu vantu kuenda teindo bhuya tenda yatinozwa pakweni pakona voti nyorera mitombo inodiwa kana kutipa kana mitombo yacho iripo tisinga dusi mari.

Madhokodheya anotouyawo mumakanyi matinogara umu eihamba echidaidza akaita madhodha nendombi teiuya teihloiwa pamweni pakona wotopuwa mutombo wechingezi ichiriyo pasina mutuso watiri kudusa.

Ngekuti kuhamba mumakanyi medu matinogara hamuhambiki nemamushango amweni mamunzwa anobaya hino vantu vekuzvibhehleya vanonyora zvakatanga mapepa vonyora ndenda iri kunesa nebizo rayo nezvinoda kuti ndendayo irapwe vozosiya pachibhehleya vantu vozodaidzwa pachibhehleya veuya kotora mapepa akanyorwa anenge achita kuti vantu vadetsereke izvozvo tinozvida nekuti hatina mare yatiri kudusa.

Vayani vanoshanda muzvibhedhlera vanotohambawo nemumakanyi mwedu umwu veitotironzera kuti ntenda yakaita semukuhlani wekovhidhi 19 unoda kuti muntu arambe eishambe nyara asati arya kana apedze kurya izvozvo zvinototidetsera nekuti atina mari yatiri kudusa chavo kungotibhuyira isu totoita zvatabhuyirwa izvozvo.

Vanoshanda muzvibhedhlera umo vanotodaidzawo vantu kuti huyai timubhuyire maererano nendenda iri kunetsa panguva iyoyo vanototibhuyira nemitombo yakona inomwiwa izvozvo tinozvidawo mumandaraunda edu nekuti apana mari inenge yeiduswa kubhuyirwa zvona izvozvo.

Nyanmashi unono ndadarike pachibhehleya madhokodheya akagara eidaidza madhodha nendombi kuti huyai muhloyiwe ngazi kuone kuti ichiri kurumba ere munyama pamweni pakona vanhu vari kutopuwa mutombo vasika dusi mare ngemadhokodheya aya.

Vana vanofunda muzvikora zviya zvakaita saana sekendari vanotohambawo veitobhuira vamweni vana kuti ndenda yakadai inoda mutombo wakada. Vantu vanenge veitodetsereka vasina mare yavari kudusa. Chavo kundozwa kuti ndenda isaramba yeinesa.

Vanoshanda muzvibhedhlera vaya, vakatanga madhokodheya, vanowuya mumandarawunda kana pachibhedhlera, vodayidza madodha nendombi, varumbwana kuti wuyayi muhloyiwe. Kana payita denda yawonekwa wopuwa mutombo ipapo.

Nyamashi unowu ndaraunda iri kudakara ngekuti madhodha nemandombi varumbwana nevasikana vazi huyayi pachibhedhlera timu hloye musinga dusi mare.

Madhokodheya anotohambawo muzvikora umu eiunganidza vantu veitobhiirwa maererano nendenda inenge yeinesa panguwa iwayo nemutombo wakona unodiwa , izvozvo tinozvida nomumakanyi matinogara kuti ngavauye veitibhirawo ngokuti apana mare inenge yeiduswa kubhirwa zviro izvozvo chako kuita zviro zvaunenge wabhiirwa kuti ugare wakangwaririkw kubva kundenda inenge yeinesa panguwa iyoyo.

Chibhehlera chega-chega chine chikwangwari chinenge chakanyorwa maererano nentandani enengenyeinsesa panguwa iyoyo hino vantu vanosvika vototaticha pachikwangwarinchona ichocho wotoona kuti ah ntenda iyika inode kuti mutombo wakadai ugare weimwiwa, izvozvo zvakanaka ngekuti apana mare yawadusa kuti ubhuirwe ntanda iyoyo chako chakonkundotaticha wotonoita zvawaverenga pachikwangwari ichona.

Ngekuti kudhaya kwanga kusina mishini yechingezi yayihloya ntenda dziya dzakaita sana HIV ,izvezvi ukasvika muchibhedleya unotoenda wosvikawopiwa mishini yakona inohlaya HIV wotowona ,kuti ezvinoizvi ndinendenda yakadai votokunyorera mutombo kana weida mapirisi akona wotopuwa ipapo.

Madhodha nendombi izvo zvonei zvakuenda pachibhedhleya ngekuti pana dhokodheya anototore ngazi yawo apedza ondoihloya ouya obhiire ringaite dhodha kana ndombi kuti rine ntenda yakadai iri mungazi inoda futi mutombo wakadai kuti idetsereke.

Ndombi dzeshe dzine ndani dzinosisa kuti dziende muzvibhedhleya dzeindohloiwa ngemadhokodheya kuti mwana uyu ucha uchakagara zvakanaka ere mundani pamweni pakhona dzotopuwawo mutombo yekuti dzisanyanye kuzorwadziwa kana dzode kubara.

Vanorumba kana kukhabe bhora vanotori nemitombo yavo yechingezi. Imweni inomwiwa, imweni inodzodzerwa pazvironda. Vamweni vakhona vatori nemabhandichi ekuti muntu akakuwara dhoyo voise bhandichi pona apapo. Izvozvo zvakanaka ngekuti zvinoite kuti nyama dzigare dziri pandau.

Vaya vanokabe bhora kana kurumba vanoda kuti vagare veitwasanura nyama irambe iri pandau. Ngekuti vamweni havana kwavanoshanda vanopona ngekurumba kuti vaone mare yekudusire vana kuchikora pamweni pakona kutengavo zvekurya pamuzvi, sakangavagare vachitwasanure nyama yavo.

Vanokabe bhora kana kurumba ngavagare veitwasanure nyama dzawo ngekuti umweni muntu unototenga zvekurya pamuzi ngekukabe bhora iroro umweni muntu unotozvibhadharira kuzvikora ngekukabe bhora iroro.

Vanokhaba bhora kana kuramba vatori nemitombo yawo yechingezi, imweni inodzozerwa pazvironda, mitombo iyoyo ndiyo inogare yeiti nyama yawo igare yakatwasanuka kuti weikhaba bhora wasanika murenje kana kufenda.

Vanokhabe bhora kana kurumba vanode kuti vagare veitwasanure nyama yavo. Vamweni vakhona vanotorumbe vakabata mvura yavo yekuti vakamwa vanozwe nyama yavo kusununguka veirumba. Pamweni pakhona vakatomwa mvura iyoyo avazonyanyi kubhadhla kana veirumba.

Vantu vanorumba vaya kana kukabe bhora vanoda kuti vagare vechitasamura nyama yavo igare itipandau, vamweni vanotorumba vakabate mvura dzavo dzechikuti vakavava vasanyanye kubhahla.

Vantu vanorumba kana kukabe bhora vane mitombo yavo yechingezi yavanomwa unogare yeitwasanure nyama dzavo, pamweni pakona vanenge vane mabhandichi aya ekuti ukakuwara muntu kana kunike dhoyo roiswe ipapo, izvozvo zvakanaka kuitire kuti nyama yavo irambe iri pandau ngekuti vamweni vantu vanopona ngekukabe bhora kana kurumba.

Vantu vanorumba, kana kukave bhora vanotohambawo ngemvura dzavo dzokunwa, dzimweni mvura dzakona akapedze kutonwa unotozwe nyama yake yagwinya futi zvekuti echida kurumba, unorumba zve .Dzimweni mvura dzavanohamba nadzo vakatonwa havazonyanyi kubhadla kana veyitwasanura nyama dzavo beyirumba.

Vantu vanokaba bhora kana kurumba vane mitombo yavanomwa imweni yakhona inotwasanura nyama kuti igare iri pandau imweni yakhona inoti vorumba kana kukhaba bhora vasanyanya kubhadhla.

Vaya vanorumba kana kukhabe bhora vanoda kuti vagare veitwasanure nyama yavo pamweni pakhona veitora mutombo yavo inoiswa padhoyo kuti dhoyo risazonika kana muntu oda kurumba pamweni pakhona mitomboyo inoiswa pahuma kana kuti usazobhadhla.

Vanokabe bhora kana kurumba vanoda kuti vagare veitwasanure nyama yavo, ngekuti umweni muntu unotorarame ngekukabe bhora kana kurumba ukoko mhuri yake inenge yeitoonawo zvekurya vana veibhadharirwawo muzvikora ngekukabe bhora kana kurumba ukoko.

Vanorumba kana kukabe bhora vakatovhunika murenje kana kunika dhoyo vatoriwo nezvavo zvakaita kunga mabhandichi anoiswe panike dhoyo apapo kuti risaramba reirwadza. Zvimweni zvakona mabhandichiwo anoiswa pamadhoyo anotodetsera kuti muntu uhambe zvakanaka.

Vanorumba kana kukabe bhora vane mushini yavo yechingezi inotova hloyiwa wo kuone kuti diti rake muntu orumba harisi kunyanyi pisha here kana kuona kuti dhoyo rake muntu okabe bhora harizorwadzi here izvozvo zvinoita kuti nyama dzavo dzigare dziri pandau.

Vantu vayani vanorumba kana kukhaba bhora, vatori nemichini yavo yechingezi inovahloya kuone kuti nyama ichiri pandau ere. Imweni yakhona, inenge yeivatwasanure nyama, kuitire kuti vasazonyanya kubhadhla kana vakhaba bhora zviyani.

Vantu vanorumba kana kukhabe bhora vanoda kuti vagare veitwasanura nyama yavo. Vamweni vakhona vanotorumba nemvura dzavo dzekumwa. Mvura idzodzo vakatomwa havachaendi kubhadhla kana veirumba. Imweni inonge ichitoita kuti nyama yemuntu igare iripandau.

Vanokaba bhora kana kurumba kutori nemitombo yawo inoita munyama yawo igare yakatwasanuka vamweni vane mitombo inoiswa padhoyo nechekuti vorumba asazowa inozoita muntu adetsereke umweni ndizvo zvinomuoa pamuzivi kuvapa vana kana kubhadharira vana pazvikora.

Madhogodheya akushandisa michini yechingezi, kureketa nemutenda arikumuzi. Vanenge veibhiirana ipapo kuti mitombo ichiripo ere kana kuti nyama iyi, ichiri pandau ere. Pamweni pakhona unotobvunzwe kutozwi ngazi yako inoda kututsirwa here veishandisa michini yechingezi iriyo muzvibhedhlera umu.

Vamweni vantu vakutoite zvekurima mutombo yedu yechindauyi votondotengesa votondobhadharirawo vana muzvikora vamweni vanotohamba ngemovha dzavakatenga ngekurima mitombo yedu yechindauyi.

Mitombo yedu yechindau iyi, yakangomira peshepeshe ayidusirwi mari, chako kutora mashakani wawo utonopa ndumurwa inechipande yotorapika pasina kuti wakwira mova kuenda kuchibhedhlera.

Ngekuti mitombo yedu yechindau ainamutuso unodhuswa kana kutakire hlombe. Chako kutora mashakani kana mudzi dzakona wokwakwatidza mumvura wotomwa watorapika pasina bhazi rakwira kuenda kuchibhedhlera kundoona dhokodheya.

Mitombo yechibhoyi yedu iyi imweni yakona ukatore mashakani wochwanya chwanya wotokwizire pachironda paunozwa ipapo unotizwa pasine mazuwa marongomuna chironda chiya chatopora muntu watodetsereka nemutombo wechindu asina mare yaadusa kana kuenda kuchibhedhlera kaaenda.

Ngekuti ntenda yeshipandi pamweni pakhona inoda mitombo wechingezi asi ngekuti vantu avana kwavanoshanda kana kwavanoona mare saka vanotora mitombo yedu yechiNdau iyi vopa ndumurwa yotodetsereka padoko padoko ndaramo yeiende mberi.

Ngekuti mitombo yedu yechindau inobva mumimbiti nemashango hino aringabiri munthu asina kuona mututu wekuti afeme mututu iyoyo inobve kumumbuti hino ngazvingwarirwe zvirozvo ngekuti ndoozvine ndaramo yevanthu.

Ngekuti mitombo yedu yechibhoyi iyi yakangomera peshe peshe imweni mumizi, imweni mumphiri mepato Azwe mundani unondotore mashakani ouya opwapwatidza mumvura otomwa pasina chinguwa unozwa mundani muya matorapika asina kundoone dhokotera kutaundi kana kudusa mare.

Mitombo yechindau ngekuti iri peshe peshe aichairwi muntu hlombe kana mari inoduswa. Iwewe wazwa mundani unotora mashakani awawo wouya wotomakwatidza mumvura wotomwa watorapika usina kuchibhedhlera kwawaenda.

Ngekuti mitombo yedu yechindau yakamera peshe peshe Imweni mumapato umu. Azwa mundani kana murenje otondotora mitombo uwowo otokwakwatidza mumvura otomwa otorapika pasina chibhedhlera chawaenda.

Ngekuti mitombo yedu yechindau iyi inobve kumashakani nemashango kana mumbuti hino aringabiri muntu asina kuonamututu wekufema mututu wona uwowo unobve kumumbuti nemashango hinozvinode kuti zvingwarirwe ngekuti pona ipapo ndopane ndaramo yemuntu weshe

Ngekuti mitombo yedu yechindau iyi yakati chakata peshe-peshe. Imweni yakhona ukatora mashakani ukamachwanya-chwanya woise pachironda, unenge watorapika pasina movha yawakwira kuenda kuchibhedhlera kunoona dhogodheya kuti akurape.

Mitombo yedu yechibhoyi yakati chakata. Imwe iri mumamunda, imweni mumuzi imweni mumhiri mwemapato anyambozwe kupanda kwehloko unondotore mutombo wechibhoyi unoenderana nekupanda kwehloko otondomwa ari kumuzi kwake, muntu unenge atodetsereka asina mare yadusa kuone dhokodheya.

Mitombo yechindau iyi imweni ikamera pamuzi inenge yakatonaka ngekuti inodzinge ndunga ndunga dzikadzingwa zvobhuye kuti ntharaunda yangwaririka kubva kundenda iya yemarariya inoite kuti munthu akanonokerwa inopeisira yatouraya.

Mitombo yedu yechindau iyi ngekuti inobva kumashango nemumbuti, hino aringabiri muntu asina kuona mututu wekuti aone ndaramo. Saka mashango awawo nemumbuti zvinoda kuti zvingwarirwe ngekuti ndizvinotipe mututu kuti vantu vaone ndaramo.

Mitombo yechindau ngekuti ayidusirwi mare kana kuchairwa muntu hlombe, wazwe mundani kana kupanda kwedhoyo chako kutora mashakani woisa mumvura wotomwa watodetsereka. Unoone ndumurwa inozwe chipande wotoipawo mutombowo wechindau yotodetsereka musina kuenda kuchibhehlera.

Wazwe mundani wazwe murenje kupanda chako kundobude mumuzi wotorebadza kana kutore mashakani wotouye wotowaridze mumvura wotomwa ngekuti mitombo yedu yechindau yakamera peshe peshe ende apana mare inoduswa.

Ngekuti mitombo yedu yechindau iyi aichairwi munthu hlombe kana kudusirwa munthu mare chako kuenda pawakamera pangaita pambhiri pepato kana pamuzi wotora mashakani akhona wochwanya- chwanya wousa pachironda watodetsereka usina kuenda kuchibhedhlera

Mitombo yedu yechindau yakamera peshe peshe imweni pamuzi imweni mumunda imweni mumbiri mwepato. Wazwa mundani unondotore mutombo unorape mundani wotomwa mitombowo kana kutsenga tsenga pasina mare yewadusa kana yekundoona dhokodheya kucbibhehlera.

Ngekuti vanhu vakaita sesu tinogara kure nezvibhehlera hino tinototora mitombo yechindau iyi totokwizira pazvironda pamweni pakona totora mashakani akona tokwakwatidza mumvura totorapika tisina mare yatadusa ngekuti zvibhehlerya zviri kure.

Mitombo yedu yechindau iyi ,ukatodhibanisa nemumuriwo ,worya nedindite rako paunenge weirya dindite rako iroro nemutombo waunenge wadhibanisa wechindau ,unenge weitorapika mwoyo padoko padoko weirapika. Izvozvo zvokudetsera kuti auna kuchibhehleya kwawaenda ukandoduse mare.

Ngekuti mitombo yedu yechindau iyi imweni inobve mumumbuti inotoite ekubarwa iri muchero, muchero idzodzo vanthu veitorye kudaro vanenge veitorapike zvakawanda nhenda dzakasiyana-siyana. Pamweni pakhona micheroyo iyoyo inoita kuti nyama irambe yakagwinya

Ngekuti mitombo yedu yechindau iyi haichairwi muntu hlombe kana kudusurwe mare. Chako kutora mutombo unorape chipande wosvika wotopa ndumurwa yako yotorapika kusina kuchibhedhlera kwawaenda.

Mitombo yedu yechingezi ngekuti yakati chakata peshe peshe wanzwa mundani unoenda pamuzu kana kuenda pambiri panenge pakamera Wotora mashakani wotokwakwatiza pasina mare yawadusa kana chibhedhlera chawaenda.

Mitombo yeChiNdau imweni yakona ikadhibaniswa ngeyeChiNgezi inogadzira mafuta kana mitombo inokudze bvudzi. Amweni mafuta akona anogadzirwa anonasire ganda muntu ganda rinoti njurwi, semunhu ari mumataundi iyena ari mumakanyi.

Ngekuti mitombo yedu yechindau iyi yakamera peshe -peshe imweni yakona mumapato imweni yakona mumvura chako kutora mutombo unoenderana nenhenda yawurikuzwa wotorapika usina mare yawadusa.

Vamweni vantu vanopona ngekutengesa mitombo yedu yechindau iyi. Veitoona mari yekutengavo zvekurya pamuzi kana kudusiravo vana mari yekuzvikora kuti vafunde. Vamweni vanotofamba nemovha dzemene-mene dziya dzakabanaka ngekuti vanenge veidzitengesa mitombo iyi. Nekuti vamweni vakona vanotoita zvekutoirima muma munda veiitengesa.

Mitombo yechindau yedu iyi, ikadhibaniswa neyechiyungu, inotogadzire mafuta anodzorwa paganda. Ganda remuntu rinotinjurwi ranasirwa kuite romungezi omene.

Mitombo yeduu yechibhoyi ikadhibaniswa neyechingezi inotogadzire mitombo inonasire bvudzi kana kugadzire mafuta anonasire ganda kumeso ganda remunhu rinoba ati njurwi ariwekumakanyi umu, muntu wotoitasekuti unobva mutaundi anasirwe ganda nemitombo yedu yechibhoyi inonge yadhibaniswa neyechingezi.

Vamweni vantu vanoto pona nge mitombo yedu ye chindau iyi vanotoi tengesa veitoona mari yekutengawo zve kurya pa muzi vamweni vantu vakaita se nyanga vanotoitora veito detsera vantu vauya kuzo detserwa vanobva ku taundi nge mutombo yedu ye chindau iyi umweni muntu unotohamba nge movha yaa akatenga ngeku tengesa mitombo ye chindau.

Mitombo yedu ye chindau iyi ikazo dhibaniswa neye chingezi inozo gadzira zviro zvakaita se ana sipo zvino shandiswa ndizvo kushamba pamweni pakona mafuta eku dzora ano nasire ganda.

Imweni mitombo yedu yechindau iyi ikadhibaniswa neyechingezi inogadzire mafuta anonasire ganda zvekuti ndombi ikatogezawo inoti nzvurwu ngekuti ganda rinenge raita remungezi.

Imweni mitombo yedu yechindau iyi ukatotora wotoidhibanisa nemumuriwo wotorya dindite rako paunotorya dindite rako nemuriwo wawadhibanisa mutombo wechindau unenge weitorapika ntenda dzakaita sedzemwoyo dziya.

Mitombo yedu yechindau iyi ngekuti yorimwa yakawanda izvozvo zvinodetserawo ntaraunda ngekuti azwawo kupanda kwemurenje kana kuzwa mundani unoti ndinokumbirawo mutombo pane vakaurima ipapo otopuwa otodetsereka pasina kuchibhehlera kwaaenda.

Ngekuti mutombo yedu iyi yechindau inodetsere vantu vakawanda imwrni yakhona inorape zvipande zvinowanikwa mundumurwa imweni yakhona inorape mundani saka mitombo iyi inoda kuti ingwarirwe ngokuti tinoOna mushando yayo kuvantu.

Mitombo yedu yechindau iyi ikazodhibaniswa ngeyechingezi inotogadzire mafuta anoiswe mubvudzi bvudzi remuntu rinokura rotosvipira kuite remungezi iye muntu eigara hake mumakanyi umu imweni yakhona inodzorwe paganda ukatodzore paganda unoti njurwi ganda ratonasirika.

Mitombo yechindau imweni ikadhibaniswa neyechingezi inotogadzire mitombo inonasire vhudzi. Bvudzi remuntu rinobaite remungezi kuketukira zvekutoti unotokanganwa kuti ndiyona ere sungukukati yetinoziya iya yemuntaraunda vhudzi reiketukira nemutombo inenge yashandiswa yechindau inenge yadhibhaniswa neyechingezi.

Ngekuti mitombo yedu yechindau inobve mumashango kana mumbuti zvino amweni mashango anodzinge ndunga, ndunga dzikatodzingwa, ndenda iya inonzi marariya haichanetsi muntaraunda, vantu vanonga vatodetsereka.

Mitombo yedu yechindau iyi ikadhibaniswa neye chingezi imweni yakona inogadzire mitombo inogadzire bvudzi. Bvudzi remuntu rinoita seremungezi kusvipira iyena hake eyigara mumakanyi umwu.

Mitombo yedu yechindau yakati chakata peshe peshe imweni yakadera mumapato pamweni pamuzi izvozvo zvinoita kuti azwa mundani anotora mashakani akona ouya okwakwatidza mumvura otomwa otopora.

Vamweni vakona vantu vanogara muntaraunda umu havana kwavanoshanda saka chavo kuhamba veitengesa mitombo yechiantu iyi veyitowona mutuso wedusira vana muzvikora pamweni pakona mari yekutengawo zvekurya.

Mitombo yedu yechindau iyi yakamera peshe-peshe imweni pamuzi dzimweni mumhiri mepato. Dzimweni mumunda azwe mundani oenda mumunda kundotore mashakani emutombo vaunoda kumwa ivovo votouya vomwa votorapika. Usina kuenda kuchibhedhlera kondona dhogodheya.

Ngekuti mitombo yedu yechindauyi iyichairwi munthu hlombe kana kudusirwa munthu mare. Chako kundotora mashakani ,wouya womachwanya-chwanya wotokwizira pachironda pona panorwadza ipapo. Wato detsereka pasina mare yawadusa.

Mitombo yedu yechindau iyi, imweni yakhona inodetsera kuti muntu azwa mundani unotora mashakani, wokwakwatidza mumvura, wotomwa mashakani awawo, wotorapika mundani asinawo dhokodheya waadusira mare kuti ahloiye kurwadza kwemundani.

Mitombo yedu yechibhoi iyi vamweni vanoita zvekutoirima mumamunda vopedza votoikohwa votoingwarira mumuzi umu. Pavanoyavo dinditi ravo murivo vanoidhibanisa muntu atorya dinditi nemuriwo vakadhibaniswa mutombo veshe vechibhoivo unotorapike mwoyo, pasina kuchibhedhlera kwaaenda.

Vamweni vantu vanotobike bota, votoriisa mutombo wechingezi mubota umwomwo kuitire kuti ndumurwa kana yoorye bota inenge yeitorapikawo nhenda dzakaite sekupanda kwemoyo kana kupisha kwepaditi, izvozvo zvinenge zveitotidetserawo ngekuti atina mare yekuenda muchibhehleya kundotenga mitombo yechingezi.

Mitombo yedu yechindau iyi imweni yakona imweni yakona inobara michero michero yacho tikazoirya imweni yakona inenge ichitoti rapa ende inenge yeita kuti nyama igare iri pandau ngokuti ine utano michero inobarwa ngemitombo yechindau iyi.

Mitombo yedu yeChiNdau iyi imweni yakona inoite zvekurimwa mumamunda umu yeitokohwiwa, yongwarirwa vantu pavanenga veirya dindindu paya nayo inenga yeiryiwawo yotorape mwoyo kana kutorapa ndenda dzinogare mungazi. Padoko padoko muntu uchitorapika, ndaramo yeiende mberi.

Ngekuti mitombo yedu yechindau inobve kune mbuti kana mashango vamweni vakona vanoita zvekuirima mumamunda hino aringabiri munthu asina kuona mututu wekuti afeme mututu unou wekuti munthu aone ndaramo unobve kune mbuti saka zvinoda kungwarirwa kana vanhu veikwanisa kuzvirima ngavazvirime ngekuti zvine ndaramo yevanthu.

Imweni mitombo yechindau yakaita saana gedhlani ukatora mashakani akona ukachwanya chwanya ukaisa mudziso rinenge rine tsanga dziso riya rinotanga kutoona ipapo watodetsereka ngekuti aunawo Mari yawadusa.

Ngekuti mitombo yedu yechindau inomera yeshe yeshe imweni mupato imweni mumuzi imweni mumunda chako kana wanzwa kungotora mashakani akona vokuya voisa mumvura votodetsereka vasina kuenda kuzvibhedhlera.

Apana hlombe inoshairwe muntu kutora mutombo yechindau imweni yakhona ukaitora mashakani akhona ukatomarya kumatsenga tsenga unozwe watorapike mundani pasina movha yawakwira kundoona dhokodheya kutaundi.

Ngekuti vamweni vantu avana kavanoshanda, vanotopona ngekutengesa mitombo yedu yechindau iyi, veibhadharira vana kuzvikora pamweni pakhona veitengawo zvokurya pamuzi padoko-padoko ndaramo yeienda mberi.

Mitombo yedu yechindau iyi ngekuti yakamera peshe peshe azwe murenje kana dhoyo unotobuda woende kana mupato mayakamera otondotora otorapika ngekuti isusu vantu tinogare kure nezvibhehleya saka mitombo iyoyo ndiyo inotibetsera.

Mitombo yechibhoyi yakaita segehlani hairapi vanhu basi. Nehuku dzinorapikawo kuti ukatora gedhlani riya ukacheka-cheka woriise mumvura iinomwa huku, dzinenga dzatorapika kubva kumukuhlani wechibhubhubhu uri kunetsa muntaraunda.

Mitombo yechindau iyi ngekuti inobve kumashango kana kuti mumbuti, amweni mashango anodzinga ndunga, ndunga dzingatodzingwa zvinobhuya kuti ndaraunda yangwararika kubva kundenda yemarariya ngekuti ndenda iyoyo inonesa ende inouraya vantu.

Ngekutu mitombo yedu ye chibhoyi inobve ku mbuti ne mashango hino aringabiri muntu asina kuona mututu wekufema mitutu wona wekuti muntu aone ndaramo unobva kumu mbuti zvinoda kungwarirwa mashango nemu mbuti nekuti ndizvo zvakabata ndaramo ye vantu.

Mitombo yedu yechindau iyi imweni yakamera mumamunda imweni yakamera pamuzi hinozve vamweni vaakutoita kutoirima mumamunda vanotokwanisao kutobhadharirao vana kuzvikora ngekutengesa mitombo yavakarima mumamunda vamweni vanotohamba nemovha ngekuti mitombo iyi vanotoita zvekutoirima veitoikohwa.

Imweni mitombo yechindau ikamera pamuzi inonasira pamuzi panobajeka pamuzi poitawo sepanogara antu. Iimweni yakona ikamera mumizi imwomwo inenge ichidzinga nhunga. Nhunga dzikatodzingwa ndaraunda inenge yadetsereka kubva kunhenda yemalaria.

Vamweni vantu vanotorima mitombo yedu yechindau iyi pamamuzi vapedza kudaro votoikohwa votoingwarira vanenge veirya dinditi nayo vananenge veito iryawo padoko padoko kuti tirapike mwoyo ndaramo yeito ende mberi.

Vamweni vantu vanotopona ngekurima mitombo yedu yeChiNdau iyi mumamunda umu. Vatorima kudaro otondoitengesa, otohamba nemovha muntu. Pamweni pakona akatoitengesa mitombo iyi unotobhadharirawo vana kuzvikora ikeyo kavanenge veifunda, zvakaita sanayunivhesiti.

Mitombo yedu yechindau iyi imweni yakona ukatore mashakani votswanya-tswanya, vokwizira pachironda panorwadza ipapo. Unotoona pasina mazuva marongomuna vopora usina kuende kuchibhedhleya.

Vantu vaakusime mitombo yedu yechindau pamweni pamuzi kana kumunda ngekuti vantu vanoziye kuti avana kavanoshanda kavangaona mari yekuti vakazwe murenje voenda kuzvi bhehlera saka vanotogwinyisira kurime mitombo iyoyo yeChindau watozwa murenje wototora pawakaurima apo pangaite pamuzi wotomwa.

Vamweni vantu vanokona nemutombo yedu yechindau iyi vanotoitengesera vantu kuti vanoirima vaitengesa kudaro votopona Mari yekutohamba ndiyo kana nekuhamba nemovha kwemene kana kubhadharira vana vanenge vari muzvikora.

Ngekuti tinogara kure nezvibhehleya pane umwango wakareba wekuti muntu unoita kana mazuwa mairi eihamba, hino vanhu ngavachingwarira mitombo yedu yechindau iyi vasaisiya yeiryiwe nemombe kana mbudzi ngekuti vaya vasina mari yekukwire movha kuenda kuzvibhehleya vanodetsereka ngemutombo uyoyo . Vanotorawo magomboti aya veirapike mundani.

Ngekuti mitombo yedu yechindau iyi yakati chakata peshe peshe, imweni iripamuzi imweni iri mumunda dzimweni mumpiri mwamapato. Azwe mundani unoend payakamera pari pamhiri pepato wondotora mashakani awawo wondokwatidza mumvura wotomwa watorapika usina muntu mawadusira mare kuti akubhuyire kuti mundani mwako munode mutombo wechingezi.

Ngekuti mitombo yedu yechindau iyi yakaoera pamuzi imweni ndeye mumashango asi yepamuzi yakabanaka ngekuti inodzinga ndunga ndunga dzikadzingwa zvotobhuya ndaraunda yangwaririka kubva kundenda yakaita semalarira kuti hloko irambe yeipisha.

Ngekuti mutombo yedu yechindau iyi ayichairwi muntu hlombe kana kudusirwa mare, chako wazwa kupanda kwemurenje wosvika wondotora mashakani akona wokwakwatidza wotokwizira pamurenje watopona.

Vamweni vanhu vanopona nekutengesa mitombo yedu yechibhoyi vanoitora vondoisa mumabhohlera vonondoitengesera vantu muntu otoonawo mare yekutodusira vana kuzvikora ikweyo umweni anohamba nemovha yakatenga achitengesa mitombo yechibhoyi iyi.

Ngekuti isusu mu mabuya medu umu tinogara kure ne zvibhedhlera hino chedu kuto tora magomboti iwawo teito ise mu mvura totomwa kana kuri kurapika mundani to rapike mundani kana ari mashakani to tora to chwanya chwanya toise pa chironda toto detsereka ngekuti tiri kure ne zvibhedhlera.

Mitombo yedu yechindau yakamera peshe peshe imweni mumapato imweni mumunda imweni pamuzi pemene izvozvo zvinoita kuti vantu vanobve kure vaya vasine mare yekuenda kuzvibhehleya vatore makwande votopawo ndumurwa dzonzwe zvipande dzirapikewo.

Ngekuti mitombo yedu yechindau aidusirwi muntu mwombe kana kuchairwa hlombe ,chako muntu kutore badza wondotsa mudzi dzakona woise mumvura wotora wotorapeke mundane pamweni pakona wotorape ndumurwa inenge yaizwe chipande

Ngekuti mitombo yedu ye chibhoyi inobve kumu mbuti hino aringa biri muntu asina kuona mututu wekuti afeme mu ndaramo yake ngaa ngwarirwe ma mbuti iwawo ngekuti ane ndaramo ye vantu kuti ribire mututu unobva ku mumbuti idzodzo.

Mitombo yedu yechindau iyi, inodetsera vantu vakawanda. Vamweni vakhona vakutofundise vantu muzvikora, vamweni vakhona vanotozvifundisa kunanayunivesithi nekutengesa mitombo yedu yechindau yoyo, veyitoduse mare, yokubhadharira vantu kuzvikora yekeyo. Vamweni vanohamba nomova ngekutengesa mitombo yedu yechindau yoyo.

Mitombo yedu yechindau iyi vamweni vantu vakaita sen'anga ndiyo yavanodetsera ndiyona kutorapa vantu vatouyawo veitoonawo mare yekutobhadharira vana kana kutengawo zvekudyra pamuzi. Dzimweni n'anga dzotohamba nemovha ngenyaya yekutotoporofita veishandisa mitombo yona yechindau yedu.

Ngekuti mitombo yedu yechindau iyi aichairwi muntu hlombe kana kudusirwa muntu mare, chako kutora mashakani kana mudzi dzkhona, wotokwakwatidza wotopa ndumurwa, yotorapike chipande pasina movha yawakwira kuende kutaundi kunoone dhogodheya.

Vamweni vanthu vanopona ngekutotengesa mitombo yedu yechindau iyi veitobhadharira vana muzvikora pamweni pakhona munthu unotengawo zvekurhya ngemare yaanowana atengesa mitombo yechindau iyi, dzimweni n'anga dzinotohamba ngemovha ngekutengesa mitombo yechindau iyi.

Nguwa inei mahlobo akaibva kumamunda uko, amweni akona anenge akakochwa asina kuibva izvozvo zviite kuti mundani murire zvinopeisire muntu otochaya saka vantu vanosisa kutomwa mitombo yedu yechindau iyi ngekuti aidusirwi mare yemuzvibhedhleya inode mare.

Ndumuree dzoneseka nendenda yechipande apa vantu avana mare yekuenda kuchibhedhlera kundopuwa mitombo hino kumapato nekumamunda veitora mitombo Yedu vechindsu veindopa mitombo inorapika padokondoko ndaramo yeienda mberi.